N'ahantu hubakiy'inka n'uruhongore rwubakishijw'ibiti, mu kurusakara bararumanuye kugira ng'imvura iguye amazi amanuke ntaje mu ruhongore ngo habe kindenderi inka zimererwe nabi. Har'umuntu yambaye impuzu y'ishirahamwe rijejwe kugaburira abantu, iyo nka ariko ayikora ku zuru nayiriko irifyeta.

N' umurima w 'intore:umurima w'intore mukuwurima, urawurima neza urawitondera, ukawitaho, ukawusasira kand'ukaza uraraba ko zamye ukazamura kugirango hazek'izindi, zirashobora kwama nkagatatu kikwirikiranya kand'ari zazindi nyene watera ,ham'urazipompa kugirango ntizigware.

N'ahantu hari akayira gatoya k'ikirundi, gaca ahantu mw'ishamba hateye ibiti vy'ubwoko butandukanye. Murivyo biti harimwo ibiti vy'umusuna. Biba bifise umutumba usa n'umuhondo, n'amashami asa n'urwatsi rutoto. Kandi hariho ibindi bibabi vyama kumutumbatumba biba vyumye. Iyo umuntu agitoye akagiturira kiraba umuti uvura ibigoga.

Nahantu kwirigara har'ibienga vyinshi vyuzuyemwo imicungwe nimandarine badandaje, nivyo gusa vyiganje kwisoko kubera n'igihe cavyo. S'ibiterwa vyose vyama igihe icarico cose, burigiterwa cose gifise igihe cama uharuye amezi.

N'Inka nziza cane zivyibushe zidoshe zivyagiye ahantu mu vyatsi ziraba impinga z'imisozi zisama akayaga zirabereye ijisho, iyo hariho umuntu azi kuzivuga amazina arazitaka akavuga ubwiza bwazo akazihaya akazivuga amazina, zifise Amahembe meza agoroye yigonze.

Nahantu hubatse inzu za kijambere zizitijwe n'inzituru zubazwe n'amatafari ahiye nizo nzu zubakishijwe amatafari ahiye zisakaye mu buryo bwa gasekebuye buba buduga bumeze nk'umusozi, hariho amabarabara ahari hashikana buri muntu wese mumuhana iwiwe.

N'umurima uteyemwo amateke meshi hariho n'ibiti bihakikuje kandi aho hantu hariho n'uruzi ruhaca amateke rero amara umwaka kugira ngo yere kandi uhejeje kurikura uca ushinga ico ukuyeko amateke nico gisubira kumera.

Umukenyezi ahetse umwana amukenyesheje igitege yambaye agafukamunwa imbere yiwe hari ububido bwinshi harimwo amazi ariko arabushiramwo umuti hariho ahari umutaka usa n'ubururu nindobo n'intebe bisa nubururu.

N'umurima uteyemwo imyumbati, imyumbati iriko irakura; harimwo n'ibigazi, imyumbati rero ishobora kuba ari imiryohera canke ar'ubwoko bw'imirurazi, imirurazi ntushobora kuwukura ngo uhite uwurira aho, barayanikira iyo bayikuye ikuma kugira ngo bwa burure buvemwo; hama bakayisyesha ikavamwo ifu, hariho imyumbati y'imiryohera urashobora kuwukura ukawurira ngaho nyene.

Harimisozi, imisozi miremire igaragara nkaho idateyeko ibiti vyinshi. Haribibanza bigaragara nk'ubugaragwa. Hariho ibarabara riciye kuruwo musozi umwe riduga. Hepfo y'iyo misozi hari ikiyaya. Ico kiyaya giteyemwo ibiti. Imbere y'aho hari ikiyaga kinini.

Ni ahantu mu misozi, hari imirima imeze nk'iyitemba ariko baca bagerageza bakayicamwo imikobeko kugira ngo imvura iguye ntitwaze ibihataye. Harimwo ibitoke, harimwo ibiti, hariho n'umuhana ubamwo abantu uri ngaho hafi ukikujwe n'ibitoke n'ibiti. Hariho n'iyindi misozi iri kure, iri kure cane n'akazuba kaka aho hantu.

Amashu iyo bamaze kuyamura bashobora kuyatora bakayajana kuyagurisha canke bakayatwara kuyahingura canke akayatahana akayarya, kandi arashobora no kuba bimwe bigaburira ibitungwa kanaka nk'urukwavu, inka, impene birarya ayo mabi y'ibisigarira ku mashu.

N'umurima w'imyumbati ikiri mitoya, nyene umurima ariko arayishirako ikivu kugira ngo haje umuyaga w'igihohisi ntikiyitware, kandi kugira ngo irushizeho kwaguka ibigire ikibanza ishoreramwo imizi yayo, kuko imizi ariyo izako imyumbati.

Ni umuntu yari yararimye amatunda menshi cane kuko ayamuye yavuyemwo ibase yuzuye, arahishiye acaja kuyagurisha canke ayandi akayashira mu muryango akayagaburira abana biwe kuko aratuma abana bakura neza, aratuma amaraso yongerekana kandi agatembera neza.

Inkoko ir'ahantu ifise amabara yirabura ay'ubururu, ayatukura, ay'umuhondo, kubitsembetsembe harirabura hagasa n'ubururu, iyo nkoko iba nini cane barayikunda kuyibaga kugira bayirye.

N'ahantu hari ikiyaga kirimwo Ubwato butatu butwarwa nimashini bwera, kunkengera y'ico kiyaga hari inyanja yakira ingenzi ziba zije kuraba Ico kiyaga hateguye neza harubatse nutuzu twivyatsi hateye n'ibiti bisa n'urwatsi rutoto hari nagasenyi hasa neza.

N'umuntu yagize umugambi wo kurima itabi ry'amababi, hama rero yarariranduye arishira ahantu kugira ngo ryume; arimanika ahantu, hariho irimaze kuma cane nirindi ritanguye kuma ritaraheza, iryo tabi rero bashobora kurinwa uko nyene, ashobora kuridandaza bakarinwa uko nyene bakaza barataburako gato gato batekera mu gipapura banwa canke akarijana mu mahinguriro bakarihingura bakaritekera neza.

N'ikigwa gitoya caje mu mazi, mu kiyaga kinini cane. Ico kigwa ntigishobora kubamwo abantu, ahubwo usanga kibayemwo ibikoko vy’inyegejeyo biba mu mazi. Ivyo bikoko usanga bifungurana hagati yavyo, ikirusha ikindi inkomezi kirakirya.

Ni ahantu hari utwatsi dutoshe hari inka iriko iraharisha, iyo nka ifise amahembe manini y'inyambo, iyo nka ifise amabara y'irabura, nayera ku mutwe nayinginagina, iyo nka iri mu bwoko bw'indundi ntabwo ari inzungu, hari umukenyezi ayirimpande ariko arayikuyakuya ku mutwe yambaye ibitenge.

Ni ahantu badandarije ifi z’imikeke, bavuye kuroba, banze zitatu zitatu , umuntu aje kugura agura murubwo buryo . Amahera baciriranwa ab’ari kurizo zitatu hama ushaka nyinshi ukazitwara ari nyinshi gusa igiciro cahereye ngaho .

Inkende yicaye ahantu kw'ibuye ifise akatsi mukanwa ifise ubwoya bw'irabura; iyo nkende ufise namabere iboneka ko ari iyonsa ishobora nokuvyara, ifise amaguru namaboko ishatse iratambukisha amaguru canke igatambukisha amaguru n'amaboko, iba ufise numutsembe muremure.

N´ahantu batavye ikibanza bahataba umushinge kugira ngo bazohubakee inzu ariko baciye babura amahera yo kubandanya baca baba barabangiriye ariko umushinge uraciye uraboneka gusa harameze mwo ivyatsi hafi yaho ayandi mazu yarubatswe yubakishijwe amatafari ahiye yubatse mu buryo bwa kijambere.

N'akanuma karahantu mumusenyi urimwo utubuye, kera, gasa neza, Inuma iraguruka kandi iragenda igatoragura ibintu vy'intete ikabirya, Umuntu arashobora no kuyitunga ariko iyo ayitunze, iragenda ikanoba hanze hama ikagaruka murugo kandi ntiyobegwa urugo ibamwo ugwarigo, ifise ubwenge bwinshi.

Nahantu hari imirima iteyemwo ibigori n'ibigazi hariho nibarabara ryivu rishobora gucamwo imodoka kuko hariho nimodoka iri hafi yaho biboneka ko ariho yaciye ije gutora ibintu muruyo murima canke ibizanye, iyo modoka ifise ubwoko mumategeko ntirenza abantu batanu babiri imbere batatu inyuma

N'ikiyaga kunkengera yaco har' ingona iba mu mazi yavuyeyo iryama kumusenyi kugirango yot'akazuba, irikumwe n' utunyoni twinshi twitw inyange dukunda kuba turi ku mazi turarya n amafi turayarobesh iminwa cank' amaguru

Nahantu badandaje ibintu bitandukanye vyamateke, imyumbati n'ibijumbu imyumbati rero barashobora kuyitonora bakayihekenya ari mibisi cane cane ikunze kurya abantu babahungu bakayikoza ibiyoba bibisi.

Ni ahantu hari inkoko nyinshi z'inkoko kazi, iyo umuntu yiyumviriye gutanguza uwo mugambi wo gutunga inkoko nyinshi, haba hari intumbero yo kuzishora kugirango bazirye, canke azirindirije kugira zite amagi menshi hama aze arashora amagi yazo.

Ni imisozi myinshi itandukanye iriko ibiti, yubatseko amazu, imirima, hariho n'ibibanza bimwe bimwe bigaragara nkubugaragwa biriko ibitandara. Aho hantu hariko harakira akazuba karahashika hose, ni mumasaha hakiri kare.

N'ahantu kwirigara badandariza imboga zitandukanye, hariho irengarenga, hariho imisoma, hariho imikubi nizindi nyinshi, zidandaje abantu babagore, barazishira mumazi kugira ntuzume kuko iyo hatse izuba ryinshi ziruma.

Igikoko citwa ingona kiba mumazi. Kikaba gifise umutsembe muremure n’ibigaragara bigumye cane .Casamye gifise amenyo menshi asongoye kirakarira ibindi bikoko kubera kirya inyama .Hariho imintu cari gifashe murayo mazi nyene c’igikoko

N'umuntu w'umukenyezi adandaza ivoka, yabihisemwo nk'umwuga. Afise ivoka mugitenge harimwo nimbugita yokuza arakatisha kwivoka yimponjo kugira ngo abaje kumushorera abemeze kw'iyovoka iryoshe atamazi arimwo imeza neza. Zifise igishishwa gisa n'urwatsi rutoto n’izindi zishaka kwirabura.

Nahantu mukiyaga harimwo imipfunda myinshi bibonekako hari umuyaga mwinshi uriko uratuma iyo mipfunda ihaba canke imikuba hafi yico kiyaga , hari imisozi, amazu ,ibiti hari impinga zimisozi miremire zitandukanye zigenda zikuranwa .

Ni imiti iri ahantu, imwe iri mu bwoko bw'amazi bayishira mu ma serenge bakayicisha mu rushinge mu kuyitera igitungwa kanaka canke umuntu, hariho n'ibinini ushobora guha ico gitungwa kikamira canke umuntu arwaye akaba ariwe ayimira, ariko imiti ivura ibitungwa n'iyivura abantu iratandukanye.

Nahantu hari ikibanza kinini mukiyaya haturikijwe impene nyinshi n'intama zonze, hariho umuntu ariko arazikurikirana azisukira amazi mukintu cubakishijwe umusenyi n'amatafari kugirango zinywe amazi

N’ahantu mu kiyaya ubona ko hingaje ibiti bidafatanye bitandukanye, sivyo bateye n'ivyimejeje, kuko ivyo bateye usanga birundanye bimeze nk'ishamba. Aho hantu hariho amazu hariho ibiti bishinze ku mabarabara bitwara umuyagankuba, hariho n'umusozi, uwo musozi uri impande yico kiyaya.

N'ahantu mumwonga hac'uruzi ,hari n'imirima ,urwo ruzi kandi rurafasha kuvomera iyo mirima, kubera isi ib'ibomvye ibiterwa bigaca bimererwa neza bigakura neza ;Iyo hateye imboga canke n'ibindi bica bimererwa neza. Hari imirima myinshi iciyemwo n' imikobeko.

Ni ahantu ku nkengera y'ikiyaga. Hari abagabo babiri n'umwana w'umuhungu mutoya. Umwe murabo bagabo afise muminwe ifi nini iba ndende yitwa isomvyi kandi iba yoroshe caane. Iba ifise n'utuntu ku zuru tureture tw'utwanwa. Iyo fi irakunzwecane kuko inyama yayo iba yoroshe.

Nahantu badanza ivyo vyamwa vyitwa imandarene, ivyo vyamwa ntibigoye gutonora ucishamwo urutoke gusa ugaca ukwega igishishwa kigaca kivako ntugoye nkumucungwe, harimwo iyihishiye niyindi ifise ibara isa nurwatsi rutoto, biratondetse kumituri, idandazwa bivanye umuturi uko ungana amahera yaho arimutoya amahera makeya ari munini amahera menshi.

Ni ahantu mu kiyaya hateye ibiti vyinshi hatembera amazi iyo imvura yaguye akaba menshi. Ayo mazi amwe yariciriye inzira agenda mu ruhande rumwe ayandi agenda murundi ruhande, haca haba inzuzi zitoya. Ivyo biti bihari ni vyinshi bimeze nk'ishamba.

Imvubu ziba mumazi zaduze imusozi kumusenyi , zirota akazuba hariho n'igihe zirwana zigahangana bivanye ningene zirushanya ubushobozi. Utunyoni natwo turakunda kuzigarara ku mugongo kubera zidashobora kwigondama ngo ziturye.

N'ibarabara riciye ahantu ry'ikaburimbi ririmwo imodoka, hariho n'umuntu ariko araca hirya kuruhande, iyo hari ahantu hari ibintu bihuza abantu beshi kuburyo hagumaho uruja n'uruza barashiraho amabarabara ashobora gucamwo imodoka ashobora gucamwo n'abantu bagenda n'amaguru.

Ubwato buri mukiyaga hagati burimwo abantu batatu umwe w'inyuma nuwundi w'imbere atagerezwa kuba afise umusozo kugira ngo azose amazi ntabe menshi ngo abatembagaze, ubwo bwato nta mashine bugira butwarwa nuko kuntu bagenda basoza amazi akabwigiza imbere.

Inka rero igaburirirwa mu kiraro iba yitabweho, iraba nziza cane kurusha ziriya uturutsa, kubera ziriya uturutsa ziba ari nyinshi kandi ziba ari mbi, rero iyi nka ni iy'ikizungu nta mahembe ifise. Nyeneyo ariko arayigaburira neza ayiha ibintu vy'ifu, arayiha umunyu, amazi, akayifata neza, akayiha ubwatsi, akayisasira ikaba ahantu heza kuko nayo iba ikeneye kubaho neza.

N’ahantu hariko haraka izuba, iryo zuba ryaka ku murango gusa iyo hageze mwijoro rica rizima hakaka ukwezi. Izuba rero rigenda rirarenga uko haca umwanya, riraseruka rikaza riraduga bukebuke riduga bukebuke hama uko amasaha agenda niko rigenda rija ahandi.

N'ikiyaga kinini cagutse kiri ahantu kidatemba, kiguma ahantu hamwe, ahubwo usanga hariho izindi nzuzi usanga zozo zitemba hama zigasesera mur'ico kiyaga, mur'ico kiyaga harimwo ubwato bwinshi ariko bw'imashini, ingenzi nizo zikunda kuba zaje hama zigatanga amahera ku bantu batwara ubwo bwato, bakabajana kubatembereza hagati mu kiyaga.

Ni ahantu hari imisozi miremire n'iyindi migufi iteyeko ivyatsi, ibiti ahandi hari imirima iciyeko imikobeko kuberako ari ku misozi kugira ngo inkukura ije ntitwaze ibihateye, aho hantu hariho ahariko harakira akazuba n'aho kamaze kurengera.

N'ifi nyinshi zirunze ahantu, ni zinini zirakuze, abarovyi bavuye kuziroba bariko bazisuka ahantu kw'ihema, ziriko amaraso zakomerekeranije kubera zikiva mu mazi zirataragurika kubera ziba ziriko zirabura ubuzima, zirakomeretsanya rero canke ico kintu bazirobesheje kiriko ivyuma kikazitabagura zigashika zapfuye izindi zakomeretse.

Nahantu mukiyaya bahebeye kuba imirima myinshi , bagiye baracamwo utubarabara abantu bashobora gucamwo bivanye naho umwe wese agiye mumurima wiwe, kugirango baje no kwimba canke baje gukora mumurima baronke aho baca biborohere .

N'ikibanza ciza cane kiba kiri mubibanza vy'iratiro mu gihugu canke ahantu kiri, bacita gasumo aho amazi atemera kumusozi atemba hasi, hakaca haba nk'uruzi imbere yaho. Abantu benshi barakunda kuja kuharaba kubera baryoherwa no kuhabona.

N'inzu isakajwe n'amategura abumbwe mwibumba, mu kuyasakaza barayagerekeranya ,hahagaze utunuma dutatu kamwe karera akandi gafise amabara yera avanze n'ayivu akandi karirabura gafise namabara yera makeyi, Inuma zirabana n'abantu ziraguruka zikagenda gutoragura hama zigataha mumuhana h'umuntu.

N'umurima mwiza munini, mukiyaya kinini cane giteyemwo umuceri. Aho hantu muriyo mirima harimwo amazi, kubera umuceri uri ahantu mumurima urimwo amazi. Mukuyitera miceri baradobeka ntibatera, barazana imivyaro bakaza barashingamwo, hama igakura.

Ni umusozi w'ibitandara urimwo ikimanga giteyemwo ibiti vyinshi mwishamba. Hariho n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto. Aho hantu harateye ubwoba nta muntu yohaba canke ngo ahashike n'amaguru vyoroshe. Usanga haba n'ibikoko vyinshi.

Ahantu har'ikiyaga haba hakanye cane, nkiyo akazuba kariko kararenga canke kariko karaseruka mu bukerera, ikiyaga kiba gikanye haba har'umuyaga mwinshi w'imipfunda n'amazi kubera ikiyaga ntigitemba kiguma kir'aho nyene, hama mu burebure abari kinini haba hariy'inyanja.

Umukenyezi Matilda wo kuri uyu mutumba yarize ubuhinga bwo korora Inka muruhongore muhira atarinze kuyishora ngo ayitware ku misozi kurishayo yaciye atera ubwatsi bwitwa etilisakumu nibwo azigaburira kandi inka zica zisa neza zikabaho neza zituje ntiziruha oyaha.

Ni umurima uteyemwo imyumbati ikiri mitoya. Imyumbati kugira uyisorome, hafata ikiringo c'umwaka wose kandi mu kuwusoroma urimba kubera umerera mu kuzimu. Rero hariho imiryohera hariho n'imirurazi. Imirurazi ntibakunze kuyiba, ariko imiryohera barayiba kuberako ushobora kuwuhekenyera aho nyene. Mu kuyitera utera igikotikoti, igitumba c'uwo mwumbati uragitema hama ukagishira mw'iburi.

Ni umurima w'ibigazi bikiri bitoya, ibigazi biba ahantu hashushe bashobora kubikoramwo ibintu vyinshi birama imise bakayikoramwo amavuta, amasabuni, ivyo bibabi vyavyo barashobora kubikoramwo imikubuzo yogukubura kugira bakore isuku bifise amababi asa nurwatsi rutoto kandi birisubiriza mu kwama.

Nahantu mukiyaga hagati na hagati hari agasenyi hari imvubu zinini cane ziba mumazi zavuye mumazi ziza kumusozi kota akazuba kandi zirarya ibikoko zirarya ivyatsi zirona nimirima yabantu baba bari hafi yazo zirashobora nokurya umuntu.

N'umurima uhanamye uteyemwo amashu, amashu akiri matoya harimwo ayageze nko kwamura, hariho nayo bariko bararandura ashobora kuba yarariwe n'imfuku imizi yayo canke agwaye bariko barayakuramwo, harimwo abantu; harimwo abagore; n'umugabo; harimwo abahetse abana.

N´abantu bafise imodoka, ikimodoka kinini gisamaye hanze cubakishijwe ivyuma ipakira ibintu bashobora gupakira inka bakazijana ku isoko canke bakazitwara ku waziguze ziboshe bagaca bazitangereza n´igiti.

N'ahantu hari inzu bariko bakoreramwo umugambi woguhingura amasabuni. Bayakora mu mise yikigazi. Barakoresha namazi nifu y'imyumbati. Hari abantu batanu umwe ari ku bibido, ahagaze impande yavyo abandi bari impande yimeza iriko ayo masabuni. Hariho numunzane wokuyapima numufuko.

Ni umukenyezi ameze nkuwushaje avuye gusenya. Mu gusenya uja ahantu mw'ishamba ugatoragura udukwi twamashami yumye canke ukajana ishoka ukagombora ibiti bimwe bimwe biba biri ngaho ukaza urakurako utwumye.

Nahantu harikiyaga kinini cagutse kidatemba hariho n'utwatsi twameze hagati murayo mazi hirya yico ciyaga hari imisozi utekibiti n'ivyatsi aho hantu harijimye ntazuba rihari ryaharenze ntamuco uhari hameze nkaho hariko haraba mwijoro.

Nahantu kwirigara badandarije imboga ziri mumabasi kugirango ntizume barashiramwo amazi hama bakazishiramwo kubera imboga zishobora kuma umwanya wariwo wose, barazikurako ibitumba tumba hariko imboga zitandukanye zitwa irengarenga hariho imisoma iba iri kumyungu

ninka zindundi zifise amahembe harimwo izirabura zifise ni ipfupfu ziravyibushe cane zirahantu hashashije ubwatsi bw ishinge inka z indundi nizo zigira amahembe zonyene inka zinzugnu iyo zigize amahembe ziragwara akeshi barayatema canke bakayaca kuko ngo ziratuma inka itagira ubuzima bwiza aho nikunzungu kundundi ntaco bitwaye

N'ahantu hari imisozi minini minini iriko n'ibitandara iyo misozi igabuwemwo haba hariho ibimanga hagati y'umusozi umwe nuwundi. Iyo misozi hariho yibiteka imitwi hariyo niyiriko irafumbuka umwotsi kubera iri ahantu hakanye cane.

N'ahantu harunze ibikwi vyinshi bisatuye mu giti. Izo nkwi bashobora kuzicanisha umuriro mu guteka, bagashinga amashiga atatu bakaza barashiramo, canke bakabiturira bikavamo amakara. Amakara nayo bakayatekesha ku mbabura.

Ni umuntu yiyumviriye kugira umugambi yokuyoreza amashurwe, ahantu munsi yibiti, afata ivu arishira mu dufuko hama ateramwo imivyaro yayo mashurwe yo mubgoko butandukanye harimwo ayagahama nayurwatsi rutoto nayandi menshi ivyo biti bifise amababi asa nurwatsi rutoto.

Ni ahantu bagize ikiraro kini c'inka hama bahubakisha ivyuma hariho nibibuye bihamanitse, aba ari umunyu w'inka, ituma inka imererwa neza mubuzima bwayo, inka ntizikija kurisha hanze bashima kuzitungira ahantu hugaranye zigume aho nyene kugira ngo zihate umwanda ube umwavu mwiza baza barazisasira n'ubwatsi kugirango zirare ahantu heza.

Kunkegera y'ikiyaga haba har' ubwato bwinshi bw'abarovyi bwubakishijwe imbaho, baburobesha mw'ijoro canke akaba ar'ubwato bushobora gutwara ingenzi igihe zije ngaho zishaka kuja kuraba ikiyaga; bakazijana hagati mu kiyaga, ababijejwe baca babikora, rero abarovyi baroba mw'ijoro kubera ata muco mwinshi ub'uhari, iyo ata kwezi guhari bagenda batwaye amatara hama bakamera nkaba murika mu mazi ifi zigaca ziduga.

Ni ahantu mu gacokomero umanutse hari uruzi ,ahantu hateze ibizi vyibiziba, harimwo ibiti vy'imisuna aho hantu harateye ubwoba, kuko ahantu nkaho mumwonga haba hateye ubwoba. Hari umuntu ariko aramanuka yikoreye ibintu ariko arahaca .

Uduswi tw'inkoko turyamye ahantu mu gatutu, ntiturikumwe na nyina watwo. Uduseke rero tuva mu rigi, inkokokazi irashaka kubundikira hama bakayiha amagi ikayabundikiramwo iminsi mirongo ibiri n'umwe hama rero ikiremarema ikavamwo agaswi, iramena irigi agaswi kakavumwo, hari igihe bukunda gupfa, ibisiga bidutwara canke tukagwara n'ibindi.

N’impene ziziritse ahantu ku gasozi kugira ngo zirye ubwatsi, hariho n’abana baziragiye bo muriyo mihana yo hafi. Izo mpene rero bazisasiza ubwatsi Hama zikagangamwo zikongera zigatamwo amahenehene n’ivyo bihindukira bikavangana n’ivyo vyatsi bikaba umwavu w’ikirundi .

N'ahantu kuruzi, har'umuco mwiza , hateye utwatsi , hariho nakanyoni kitwa inyange kahahagaze gakunda kuba kari kumazi kugira ngo kiyoze karakunda ubuzima bwo mumazi .Kararoba n' ifi karobesheje umunwa canke amaguru. Hari n'imisozi irik'ibiti hafi yaho.

Ibarabara rinini ricamwo abantu biyunguruza mu buryo butandukanye abiyunguruza ku makinga abiyunguruza n'amaguru n'imodoka canke n'amapikipiki aho hafi yaho hateye ibiti vy'ibigazi hari n'ivyatsi vyishi.

N'abantu bavuye mu murima amasaha yo kugodoka ageze baciye babanza baratororokanya udukwi kugira ngo batashe baze kuronka ico bashika bacanisha umucanwa igihe haza kuba hageze ko bateka ngo bafungure bajanye ari nk'umuryango wose bagiye batwaye n'utubido bajanamwo amazi kugirango bihembure.

N'ubwato bur'ahantu mukiyaga, ubwo bwato bukunda gukoresha abantu baroba canke abantu bashaka kwiyunguruza baciye ahantu muruzi kugira bave kakurya baje hakuno, ubwo bwato buba bwubakishijwe n'imbaho, izo mbaho ziba zifatanye zimatanijwe n'ishashaba kuburyo amazi adashobora kwinjira indani.

Umunyokuru atunze inka zindundi zitoya, zitari zinini. Ubundi inka zindundi ntiziba zinini. Zifise amahembe ariko zigira amata aryoshe kurusha ayinka zinzungu. Zifise amabara yirabura nay'inginangina. Ziri ahantu zotera izuba, niwe yazisohokanye.

N'ahantu mu kiyaga kinini cane hari n'ikigwa. Abantu bashobora kuba kur'ico kigwa bagaca batungwa nibiba murico kiyaga, amafi atandukanye, kenshi baca batungwa nuwo mwuga wo kuroba bakaza barayarungika i musozi mu yindi mihana.

N'ahantu hari agasumo k'amazi, ayo mazi atembera ku misozi abariko ibitandara, ku misozi kanaka. Ayo mazi ntaba agira ahava, arashunguruka agashungurukira kuriyo misozi agaca aza agatega imbere yayo, haba hariho umusenyi n'ayandi mabuye hasi mu mazi, abantu barahakunda kubera haba ari heza, hab'araho kuratira ijisho.

N'umuntu w'umurimyi arima kijambere ibimenyesha makuru bitandukanye vyari vyamigendeye bije kumukurako amakuru kugirango abahe ubuhamya bw'ingene babigenza bari bamuzaniye n'imfashanyo y'ingunguru bikozwe muvyuma kugira ngo aze arabigira ibigega abibikemwo ibiharahe n'izindi mbuto zitandukanye

N'ahantu mwirigara hicaye abantu baje kudandaza imyembe n'ibindi vyamwa bitandukanye. Iyo myembe iba minini hariho nigitenga kirimwo amatunda menshi. Barapima kudusahani dutoya iyo umuntu aje kuyagura. Hariho nibindi bitenga bigaragara.

N'Umuntu ariko aranywa itabi rihinguye, arifise mukanwa ariko aratumura umwotsi kandi simwiza kubantu baba bari hafi yiwe, cane cane kubantu bafise inda no kubandi, kandi nawe nyene ubwiwe yaba ariko ararinywa siryiza kumagara yiwe kubera riramugwaza amahaha rikamuteza ingwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu hari umusozi muremure w’igitandara uriko utembako amazi, baca bahita agasomo. Ayo mazi aba ari menshi atembera hasi mu yandi mabuye aba ari hasi. Hariho n'ibiti biba bihateye kuko haba hari nk’ishamba riri kuri iyo misozi, ibiti bifise amababi asa n’ugwatsi rutoto.

Ni ahantu mu kigo c'abihebeye imana bakunda kuba bahatera ivyamwa vyinshi vy'ivoka, vy'imyembe , ivy'amapera, n'ibindi vyinshi bitandukanye aho hantu hazitijwe ivyuma n'impome z'ubakishijwe amatafari ahiye, hafi yaho aho abantu baca naho nyene hari amatafari bayubakishije hasi kugirango baze barahaca.

N’imivyaro y’amashurwe bayoreje iri ahantu musi y’igiti kandi bisaba ko imivyaro iba ahantu musi ahantu hari agatutu kugirango izuba nti ribigirire nabi gushira umuntu aje kuyitora akaja kuyitera ahantu igaca iba igiterwa videgemvya kitakiri umuvyaro.

N'ahantu hari ikiyaga, ikiyaga kinini, Ico kiyaga kirimwo ubwato burimw'umwana, ariko araroba ifi ,akoresheje igera ifise inkoni ndende cane. Aho hantu uwo mwana ari inyuma yiwe hariy'ibiti bimeze nk'ivyinazi, bifise amababi maremare asongoye, afise utubabi dusongoye y'urwatsi rutoto.

Ni ahantu hari ikiraro k'impene izo mpene ziri munzu yubakishijwe ivyondo ziraziritse nibiziriko ziriko zirarya ubwatsi bazihaye ahantu ziri hashashijwe n'ibitsikarira biba vyatonowemwo ibiharage canke ibishaza vyumye.

Ni ahantu hari amatabi arunze ,atekeye kijambere ariko indani haba hasanzwe harimwo rirya tabi tuzi barima, bararyanikira hama bakarivungura, bakazana utwo tuntu twudupapuro bakaritekeramwo hama bakaridandaza ku mahera menshi.

Nahantu hateye ibiti mw'ishamba ibiti bigororotse kandi harabona, kubera vyarakuze amashami adugira hejuru. rero harivyo biciye babikuramwo inkwi bashobora gutekesha canke bakabikuramwo amakara, hariho n'ibishamishami vyivyo biti biciye bashobora kubakisha canke gucanisha canke bakabishingiza ibiharage baba bateye.

Nahantu har'umurima uteyemwo ibitoke, ingundu zimwe zimwe ziramaze kwama zishigikijwe n'ibiti vyitwa inzego, imbere yuwo murima hari udututi duteyemwo imboga, hariho n'umugabo ariko aravomera imboga zimwe zimaze gukura akoresha igikomo bashiramwo amazi mu kuvomera izo mboga.

Ibikoko vyitwa imvuba biba mumazi Vyari vyavuye mumazi kwota akazuba. Ivyo bikoko birya ibintu vyinshi bitandukanye, ivyatsi canke utundi dukoko dutoduto biba binini kandi ivyo bikoko biba vyirabura kurukoba kandi bifise amenyo manini aba asongoye.

Ahantu haruze amashu baciye barayakurako ibishishwa vy'inyuma ariko ayo mashu yararwaye udukoko igihe yari mumurima ntibayitayeho ngo bayapompe iyo bigeze uko rero ayo mashu aragira ikibazo kandi ashobora gutera ikibazo nabantu bayafunguye.

N'inyoni zirezire cane zifise amaguru yonze n'iminwa miremire n'amazosi maremare, ziba zirabura hasi ziba zera, izo nyoni zitwa intizamuhoro, zirahagarara mumazi hama zikarobesha iyo minwa yazo ifi.

N'inkoko y'ingabo ifise akamaro kanini murugo rw'umuntu . Iy'irikumwe n'inkokokazi irazituma zita amagi akomeye kandi iyo nkoko irabika burigihe mubuca kugira ngo ivyure abantu Kandi iyo nkoko irarwaninirira inkokokazi irazikunda cane.

N'ahantu bandadariza amakara amwe ari mu mifuko ayandi ari hasi kugifuko gishaje hasi hari nutudobo bayayoresha bivanye nayo umuntu akeneye, hari nibisigarira vyayo bavyita incenga, ayo makara ava mubiti baba bokeje hama bigasha cane bikavamwo amakara.

N'amakadamiya yamuwe bataratonora ngo bakureko ibishishwa; hama bayanikire; hama bashobore kuyamena bakuremwo utuyoba turi indani barya, ari mu bintu vy'ibikarato, kandi igiti cavyo kiba kiriko uduhwa ku mababi ndetse no ku mutumba w'ico giti.

Nahantu badandarije amafi yitwa imikeke, bakiva kuyaroba baciye bayazana bayashira kubintu vy' ibikarato ahantu hari abantu benshi kugira bayagure n'amazi yatembeyeho biboneka kwariho bakiva kuziroba kandi ntizibaze ntizirategurwa.

N'ahantu haserukira uruzi rutemba hari ikimanga abantu ntiboshobora kuhaca hejuru y'ico kimanga gitembako amazi har'ikiraro cubatswe mu buhinga cubakishijwe imigozi n'ivyuma abantu bacako.

N'ahantu har'imisozi ihanamye, iriko ibitandara. Ahantu nke naho kenshi bakunda kwemeza bahatere ibiti kugira ntibe imisozi iriko ubugararwa igaragara, kubera bica biteza ingorane kw'ihindagurika ry'ibirere imvura ikarwa nabi abarimyi bakagorwa.

N'ahantu har'imvubu zinini zavuye mumazi zuriye umusozi kurya ivyatsi, hama urwo ruzi mbona rugenda rwagura inzira rwagura aho ruba kubera uko ruba runini niko isi itera ibomoka ikaba idafise inkomezi hagatera haguka, kandi no hasi biba uko nyene hagatera haba ibenga.

Ahantu haba hari imisozi haba hari n'ibimanga, barahubaka ibiraro bica hejuru kugira ngo musozi, umuntu ashobore kuva ku musozi umwe aja k'uwundi ivyo biraro biba binyoganyoga, biba vyubakishijwe intsinga zikomeye zicako abantu n'ibibaho.

N'ahantu hari abakenyezi bane, bariko baraca umusada muvy'ukurima, bararimye hama harageze ko bateragira baraciye amabango, bariko bashiramwo umwavu iyo bahejeje gushiramwo umwavu w'ikirundi baca bashiramwo intete zibiterwa bashaka gutera hama bahejeje baca bafurira, hama bakarindira bikama.

Ahantu mw'ishamba hari ibiti vy'iminyinya hariko haca abagabo bikoreye ingiga z'ibiti bavuye kwicira, n'amashami y'ibiti ibindi baba babisatuye. Bakabikoramo inkwe canke amakara.

Kw'itonorero ry' ikawa haba hariho udutanda dusanjeko amahema, iyo bahejeje kuzitonora baca bazizana bakazanikira, rero bahejeje kuzanikira zumye, baca bazijana kuzihingura haba harih'abakozi benshi bazitonora bakoresha ama mashini azitonora abandi bakazijana kuzanikira bakaza barazigaragura.

N'ahantu hari imisozi miremire igenda ikururanwa. Iriko ivyatsi vyinshi, iteyeko icayi. Hariho niyindi iriyuma yiyo misozi iriko ibiti vyinshi. Hejuru hariho ibintu vyivyuma vyubatse bitwara intsinga zamatara kumisozi itandukanye ibako abantu. Hariho akonga gacamwo amazi muriyo misozi kagabura imisozi imwe.

N’abana babakobwa bavuye gusenya bambaye amajipo bane muribo barahagaze uyundi aryamye mu vyatsi inkwi bavuye gusenya ziri mu miganda, imiganda ibiri irambitse hasi uyundi umwe urashinze uboheshejwe n’imigozi y’ibitoki.

N'ahantu badandariza imiti myinshi itandukanye biteretse mutuntu tw'utubaho twubakiye kumpome iyo miti hariho iyivura ibitungwa hariyo iyipompa ibiterwa bitandukanye haba hariho nimyavu n’amapome yo kubipoma.

Nagace karimwo amazu yubatse kijambere abamwo abantu. Hari umwuzura wahateye, bivanye kugutirigana kwikiyaga kihegereye kubera imvura yaguye ari nyinshi kiruzura hama gisesera mu mazu yabantu. Uwo mwuzura ushobora gutuma amazu abomoka canke bikagorana ko abantu basohoka ngo biyunguruze, baca bakoresha ubwato. Kandi ico gihe nibiti birahungabana bikagwa, kubera amazi abafise inguvu nyinshi.

Nabongere babiri bashoreye inka barazicuye zivuye kurisha nil’umusasira arazitahanye baca bazigarukana akazuba karengereye baba baziturikishe nko mugatondo na saa sita no kumugoroba baca bazitwara rero zikanwa amazi hama zigataha.

N'umuntu afise itabi muntuke ririko riratumuka yari yaridometse ariko ararinwa, rirateke kijambere rirafise agapapuro karitekeye imbere ariko rirafise nakandi kantu inyuma kameze nk'agapampa ukwigeramwo umwotsi ugacamwo.

Umurima munini uteyemwo ibintu, igihande kimwe kiriko kivomerwa ni machine, imachine ivomera imirima, ariko hirya yuyo murima hariho ahandi biboneka ko harimishijewe ni machine, ntamuntu yoharima nisuka ngo ahashobore kubera nihanini cane.

Iyo abantu bahuriye mu murima ari benshi, hamwe barakora igikorwa iki abandi bagakora ikindi. Uyu n’umurima w’ibigori uriko urabagarwa hariho abafise amasuka bariko barayabagara abandi bafise umwavu mudukopo baza barashirako umwavu abandi bashirako ivu neza. Iyo hageze guteragira bamwe bararima abandi bagatera imbuto.

Ni umurima uteyemwo ibigori bahejeje kubibagara baca bashiramwo umwavu witwa bagara kugirango bafashe ibigori gukura neza. Baca barenzako ivu ryinshi kugira ngo ivyo bigori ntibize bihenuke hageze nkimvura irwa.

Ni umuti uri mu gicupa gisa n'ubururu hariko ivyandiko vy'irabura nivyera nibara risa n'umuhondo n'irindi rihishiye, uwo muti uvura ibitegwa ukirukana ibikoko, udukoko dutoduto nk'impungwa, isenene n'ibindi bitandukanye biza kwonona umurima.

Ni umurima w'ibigori, ibigori bikiriko birakura bariko barabagarira, urimwo abantu benshi ariko murabo harimwo umutegetsi kuko hariho ingabo z'igihugu zihari bibonekako baje gucungera umutekano wuwo mutegetsi ari muruwo murima, hariho abambaye impuzu z'ubururu, n'impuzu zifise ibara rw'urwatsi n'amabara avanze, bambaye n'inkofero.

N,umuti canke n’ifumbire ishobora kugarukana akanovera mumurima uteyemwo igiterwa haba harimwo ifu muri ako gashashe kandi barashobora kuwumemera mw,isi canke bakawukoroga mumazi bagasukaho amazi bakavomera uwo murima .

N’ahantu hari ibiti vyinshi hari n’imirima iteyemwo ikawa. Ikawa zimara umwaka wose zitarama . Ivyo biti vyazo bazisasira buri mwaka baguma bazisasira bazipompa kugira ngo ntizirware, ubundi zama ikawa gisa nta kindi kintu zama.

N'abantu bari hafi y'umurima w'ibigori, bari baje kuwusuzuma barabe aho ugeze; banarabe ko bitagwaye ngo babipompe, bafise amapompo menshi kandi hariho n'umuti uri mu bicupa bariko barasuka, basuka murizo pompo, uwuriko arawusuka yambaye ibintu bimukingira kugira ng'uwo muti ntumwokere ng'umugwaze.

N'umurima uteyemwo ibigori bikimera, bigiserura imitwe bimaze nk'indwi zibiri canke indwi imwe biri mukuzimu. Ariko bisa nabi biboneka ko atamwavu mwinshi babihaye. Mukurima biba bisaba ushiremwo umwavu w'ikirundi niwo uri ufise ibintu vyinshi bigaburira isi, nigiterwa canke ugashiramwo umwavu wakijambere uhinguye.

N’agacupa kera gateretse ahantu karimwo umuti, uwo muti bashobora gushira mu mazi hama bagapompesha ibiterwa bitadukanye, nk'intore, itomati, ikaroti, n'ibindi bitandukanye biri mu bwoko bw'imboga. Ako gacupa gafise agapapuro gasa n'urwatsi rutoto n'ivyandiko vyera.

Umugambi wokuvomera kijambere canke wo gupompa ibiterwa muburyo bugezweho ni mwiza kubera urorohereza umurimyi gukora neza nk'igihe afise umurima munini w'ibiterwa abikora mumwanya muto, ariko nturagwira ahantu henshi ugwiriye ahantu henshi vyoba ari sawa cane, n'abantu bariko baravomera umuceri bambaye amapompe bafise ivyuma bipompa ahantu henshi bagenda bapompa.

N'umwavu wirabura wihinguye neza urisya w'ibitungwa uwo mwavu uba uryoshe iyo wawuteyemwo igiterwa kirakunda, kikaba kinini kiga totahara kubera ivyunyunyu biri muri uwo mwavu.

Ni ivu abahinga banonosoye ivy’uburimyi bakunze gukoresha mukugira imivyaro y’ibiterwa , iryo vu rifise akanovera n’ubuhinga muguhingura umuvyaro muburyo hageze ko uwubatura ngo uje kuwutera Uwo muvyaro uba ufise ubuzima bwiza.

Uducupa tw'amazi tumeneka tw'ibirahuri, turimwo amazi amwe asa n'umuhondo ayandi n'ubururu, biboneka ko ari amazi yo mu kibanza kijejwe guhingura imiti n'imyavu n'imbuto muvy'uburimyi. Buteretse ahantu mu murima w'umuceri, usanga ari umuti uvura imiceri.

Ni ahantu umuntu yarimye ibiraya aca arabica imitwe, ibiraya bisigara mu kuzimu, hageze kubisoroma rero aza kuvyimbira neza abikuraho ibishishwa ibibabi bitamugora, biriko bisoroma abagabo bari mu ishirahamwe rijejwe ivy'uburimyi n'ubuhinga bwavyo.

Aho hantu harimwo imifuko igerekeranye ifise amabara asa n'inginagina. Iyo mifuko bayitekeyemwo imyavu y'ikizungu. Harimwo iyitwa totahaza n'iyindi itandukanye bashira kubitegwa. Iyo hageze igihe c'irima kubantu bose barayitanga abantu bakayigura.

Ni ifi bahejeje kubaga, bayikurako n’ibigaragara. Bayibaza munda bakurayo ivyo munda, haba hasigaye ko baca bayiteka. Umutwe wo uguma uko nyene umuntu akaca ashobora kuwurya hama mukurya ifi biba bisaba umuntu aze arinengesera akuremwo amahwa kugira ngo ntamugirire nabi ngo amuzibure.

N'ifi zitwa indagara. Ubundi ziba nyinshi mu kiyaga kandi ziri i burundi gusa izo ndagara, hama ni zibisi niho bagiheza kuziroba hariho abashobora kuzirya zimeze uko bakazanikira zikuma kandi zirazimvye cane

Ni ifi zibiri ziri mwipanu bagira bazitekeyemo iracateretse kumeza yimbaho izofi hagati yazo harimo indimu zikase nuruzingi, nurutomate, nisereri nibitunguru bikase neza biri kuruhande baza gutekana nizofi.

Ni akantu bariko bokerezako ifi zibiri aho hantu hariho utuntu bamemerako kugira ngo umwotsi wiyo fi uze umota neza barashirako n'udutunguru ku ruhande kugirango umwotsi udugire murizo fi hama zimote neza igihe umuntu ariko arazirya zigire akanovera .

Ni ifi batetse ziri mw'isafuriya ku ziko, zirimwo amazi menshi bazidengereje ariko ifi mu kuziteka babanza kuzibaga bakazikuramo ivyo munda kandi ifi ushobora kuyiteka ikaranze canke ukayiteka uko nyene ugashiramo ibirungo vyose ushaka. Izo fi rero ziba zikirimo amahwa indani mu kuyarya uza uraraba neza kugira ntuyarye ngo akugirire nabi.

N'ifi bakase zitozito hama barazanikira zica ziba izikompantaye ntiziba zikimeze nkazafi tuzi zikiva mu mazi. Ibigaragara vyazo biruma kandi nizo ziba ziryoshe niyo uzitetse ziza zigumye kubera ziba zarahuye n'izuba zikuma neza.

Ifi zinini zinini zivuye kurobwa ,ziri ahantu mubidobo, mubikapo, baca bazijana kuzidandaza kumasoko atandukanye, rimwe na rimwe barazijabutsa n'imbibe kuko zirazimvye kandi zirakunzwe.

Nifi zitwa sangara babaze barakurako urukoba neza, amahwa barayakuramwo; izofi ziroroshe iyo umuntu atayishize mumavuta ngo yorohe igume canke iyo batayokeje bayitetse mumazi yonyene yoshaya igasanzara .

Nahantu bacanye umuriro n'inkwi hama bashirako akantu kicuma .Kuri ako kantu bashirako ifi hejuru barayotsa bashirako n'indimu nutundi tuntu kuruhande kugira ngo dushe umwotsi watwo utembere kuriyo fi hama ize ihumura neza.

N'ifi zikiri zitoya ziri mubwoko bw'indagara ziri murusenga barobesha, zifashwe n'ukuboko k'umuntu, izofi zitwa indagara bashobora kuzanikira bakazirya zumye canke bakazirya uko nyene ari zibisi. amahwa yazo ntaba akomeye cane kuburyo yozibura umuntu uyirya ukonyene ntamahwa ukuramwo.

N’ifi nyishi zimikeke ziri mubintu vyibi basin vyirabura nivyera n’ibisa n’urwatsi rutoto birimwo N’amabarafu kugira ngo ntizipfe kubera ifi imaze umwanya yavuye mumazi icipfa, iyo idakingiwe ica yononekara ikabora kandi umuntu ayiriye yononekaye arashobora kugwara igwara zikomeye cane haba hari uburozi bwinjiwe muriwe kubera iyofi iyo yapfuye iragira uburozi bukomeye cane.

Ni ahantu hari umwonga bateguriyemwo inyanja z'amafi. Hariho umwana ariko araziroba akoresheje igera, hafi yaho hariyo imirima, hariho nibiti bihateye, nivyatsi vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rutoto.

Nahantu hari inyanja y'amafi hagati yiyo nyanja hashinze ibiti. Hariho nikimtu c'igisera c'igigetera bahambiriyeko bashirayo ibiza kugaburira izo fi. Niho bacisha ivyokurya vyokugaburira izo fi hakurya umusozi harateye ibiti.

N'ifi zubwoko butandukanye harimwo imfunvyi niho bagiheza kuziroba ziracabomvye zifise ibigaragara zifise nibara ryera munda kubigaragara ziirirabura izo fi ntizigikomeye kubera zamaze kuva mu mazi.

N'ahantu kukiyaga, hariho n'ikigwa hagati yico kiyaga, kunkombe yaho hari ubwato bubiri bufatanyijwe n'ibiti, n'abarovyi bariko baragira ubwo bwato, hariyo n'amagera yabo ari kurubwo bwato, n'ibintu bakoresha mugusoza, bariko barabuboha babubohera k'umusozi.

N’ahantu hateye ivyatsi vyinshi hariho n’imikaratusi ikiri mitoyi iriko irakura bahateye canke ishobora kuba yarimejeje kubera imbuto z’igiti zirashobora kugururwa n’inyoni. Canke zikarwa hasi hakamera ibiti. Hariho nibindi vyatsi vyinshi bihari bita mukobwa ndagowe n’ibindi bitandukanye .

N'ahantu har'umurima uri mu muhana w'umuntu uteyemwo ibintu vyinshi vy'imbubarugo, amateke, igitoki, igiti c'isombe, imboga zitwa isombe izo barazamura zifise amababi nkay'imyumbati ariko igi kotikoti cawo nta myumbati kiba kimerako, mu kuziteka barazisekura barafata izoroshe kandi harizo bakuramwo ziba zirura bakazisekura hama bakaziteka.

Iyo igiharage bagiteye kimaze indwi kiraseruka, hama igiharage kigatera kiduga, icagisokorotsemwo naco kigatera kija misi kikaba imizi. iyo igiharage gishitse hejuru camaze kugira umutumba gihinduka amababi, hama kikazana amababi menshi menshi hama kikama.

Nahantu hateze amazi biboneka ko haguye invura, irwa ahantu hari ikinogo ayomazi arategaho, hakikujwe nivyatsi nibiti bitandukanye nkumusuna, nibindi bitandukanye, ivyatsi vyinshinge, hariho namazu ari kure yaho hafi gato.

Ni ahantu mw'ishamba hateye ibiti vyinshi bigororotse bitaraba binini cane vyitwa umukaratusi hariho n'ivyatsi bitandukanye vyahameze hariho ikinobonobo kiba kiriko amahwa kimera utuntu tw'utuntu duhishiye twibumbashe.

Ni umurima w'amatunda menshi ateye atandukanye itunda rimwe riba rifise igiti kigororotse atakindi ishami kiriko kuko kiba gifise amababi menshi ivyamwa bica vyamako ari vyinshi ,hama hasi yaho hariho ibibabi vyakorotse vyumye.

Mu murima munini bagiriyemwo umugambi wo kurima ikaroti, ikaroti zimerera mukuzimu ziba zifise ibara rihisha ziba zisongoye zigenda zishinze akantu kamwe kamerako ikaroti imwe izo karoti umuntu arashobora kuzihekenya zikamuvura amaso canke akaziteka mu buryo butandakukanye.

Ahantu hari imihana, iyo mihana yubatsemwo inzu zibiri zisakajwe namabati ariko zubakishijwe nivyondo ,inzu bubakishijwe nivyondo barashiga ibiti bagashirako nimbigo ziba zikokoye neza zumye hama bakaza barapakiramwo ivyondo hagati hama n'inyuma bagatera ivyondo.

N'ahantu har'uruzi rutemba rutemba cane kandi hamanuka hariho igitiki kihateye kinini c'inganzamarumbo gikomeye ugwo ruzi rutemba rumanuka usanga rutembera mukindi kiyaga ico kiyaga kiba kibamwo ibikoko butandukanye.

Ni imbingo ziteye ahantu zitarakura, zikiboneka amababi yazo zitarakura ngo zibe inkoni. izo mbingo rero muri ico gihe ziba zikiri ivyatsi bashobora kuzigaburira inka zirya nka, baba batungiye muhira abantu benshi baca bazitera, kugirango baze baraza kuvyahira bazihe ibitungwa vyabo.

Harumurima wibiraya uteye kumatuta sivyiza cane birageze kurandura, biriko birera birageze gusoromwa hafi yaho harateye ibigori vyumye nimbigo nibitoki nibiti. hafi yaho nimukiyaya ntamisozi ihari.

N'umurima uteyemwo intombaswa, intombaswa n'utwamwa dusosa tuba duhishiye kugira ngo ubone ko hageze kukarya. Izo ntombaswa ntizigwiriye ahantu henshi kandi ntizizimvye cane, aba ari utuntu dutoduto tugira uturye biba bisaba utugwize.

Ni inzu iri mu muhana wumuntu yubakishijwe amatafari yivyondo manini adahiye, umuryango ni uwimbaho usa nubururu ,amadirisha nayimbaho asa nayirabura isakajwe namabati ya kijambere .

Ni ahantu musi y’igiti hateye ibitoke vyinshi , ibitoke biri ubwoko butandukanye hariho ibisukari, hariho ibisenyi, hariho ibikashi, hariho ivya sokunkorere hariho ibimetero 5, hariho ubumaramasenge , hariho sokunkorere bivamwo imihwi, ibindi harigihe usanga babiteka gusa.

N'umurima uteyemwo ibiterwa, hama hariyo impene zariko zirarisha hafi yawo zica ziratoroka umwungere ziza kwona, iyo rero nyene umurima afashe izo mpene, nyene izo mpene arahanwa n'amategeko kuko ibitungwa vyiwe biba vyononye umurima w'umuntu, baca bamuca iharadabu.

N'ahantu mungundu y'igitoke, Ico gitoke kirashigikijwe N’ugwego, gifise imihanyu itandukanye cane, chimes nkicira Kiri muguhenuka Nico gituma bagishigikiye, inyuma yaho hari ibindi biti vy'ubwoko butandukanye, n'igiti c'ivoka.

N'abantu bikoreye imiganda y'ivyatsi bavuye kuyihinga mu murima itadukanye, bafise n'imifuko bari basize kw'ibarabara kugira ngo baze barayishiramwo iyo miganda y'ivyatsi, rero iyo ugiye kwahira ivyatsi bisaba utware ikintu uza urashiramwo kubera utwaye bukebuke vyokugora, bayahirisha urukero canke intoke.

Ni mu biti vy'imikaratusi yera. Amababi yavyo iyo haje umuyaga araguruka, agacaa akagurukira hasi, aca yuma. Hariho nuduti duho dukoroka, tukuma. Abantu baja gusenya barondera inkwi zogutekesha, baca baza bakadutora bakongera bakatujana akaba aritwo batekesha. Baba baje gusenya.

Ni ahantu hateye imboga z'imisoma, iyo misoma aba ari ibihwanya bateye amababi yayo rero niyo mboga, ariko haramako n'ivyamwa arivyo bihwanya, bifise amababi manini manini cane asa n'urwatsi rutoto.

Umurima w´ibitunguru ibitunguru bishobora kuba ari ivy´amateke vyera canke bitukura canke akaba ari ibitunguru vy´amababi kandi iyo ari ibitunguru vy´amateke bigiteye bitarera kubera bimerera mu kuzimu barashobora gusoroma amababi akaba ariyo baba baratekesha bagakarangisha.

Nahantu hateye inganigani, izo nganigani akamaro kazo nshobora kuzigaburira ibitungwa bimwe bimwe nkimpene ariko Kandi barazikoresha mugushinga uburimbi bariko baragabura amatongo kugira berekane aho umuntu wese azogeza kugirango ntarengere uyundi .

Ahantu hari ingundu y'igitoki kiri mumurima w'ibiharage, igitoki kirashobora kubana n'ibindi bitegwa ariko kigira imizi irandaranda cane ico gitoke iyo kimaze kwera kigira guhenuke baragishigikiza ibiti vyitwa inzego.

Intete z'ubwishaza zirahantu zikiri zitoto zitumye benshi bakunda kubuteka ari butoto butumye, bufis intete zitoya cane zishobora noguca mwizuru ry'umuntu, abarundi barakunda kubuz'abana kubukinisha kuko iyo bihenze bagafyina bakarushira munzuru ruca rwinjirayo kandi birabagora mukurukurayo.

Nahanuka musozi bari hahinduye mirima, ariko bacuy bagenda barimba nk'ingazi nkibitanda, kandi mu kwirima no mu kuyiteragira baca bayitera bamanuka, kubera baduga boruha ntibobishobora ko yari umusozi uhanamye, hari n'ibiti bihateye hejuru y'owo musozi.

N'ahantu hateye ibitoki n'ikawa ibiti vy'ikawa bimara umwaka bitarama ariko kandi iyo wabiteye uzurabisasirira kandi ubituturira uca amashami ashaje kugirango hakure ayandi hameko ayandi.

N'ahantu harunze ibijumbu vyinshi harimwo ibitukura n'ivyera, ibijumbu biba bifise amakakama yera, iyo uriko urabihwata amakakama aragusigara mu ntoke, ivyo bijumbu ubihekenye biba bisosa kandi mu kubiteka babishiramwo amazi yonyene ntabindi bintu bashiramwo.

Ni igiti c'icamwa citwa ipapayi kiriko amapapayi menshi, hariho manini nayandi matoya nutundi tukiri dutoya cane tutarakura ariko ntibirama ngo bihishire ngo bibe vyogera kuribwa ariko birageze kumanurwa ngo bitarikwe hama bishe.

N'ahantu hateye ibitunguru vyinshi, har'umuntu ariko arabivomera kugira ngo bigire ubuzima kuko iyo utabivomeye biruma, igihe imvura itaba ikigwa neza, uca uza urabivomeza amazi ukayashira mukantu hama ukaza urasukasuka.

N'umurima w’ibigori ukuze, uriko uraheka ibigori. Ivyo bigori harimo umuntu ahagaze hagati, biboneka ko afise ubwatsi muntoki yariko ararandura aho hagati. Kuko iyo ibigori bikuze vyarahejeje kubagagwa, ivyatsi biramera, umuntu rero ashaka kwahira, ngo agaburire ibitungwa arashobora kuza kwahira ivyo vyatsi.

Ikigo kijejwe ivyubuhinga nubushakashatsi muvyuburimyi, caragiye kirondera iyindi mbuto yotandukana niyisanzwe ihari mu bijumbu, baca batora imbuto isa nagahama indani. Ntikiryoshe nkicari kihasanzwe kubera ikihasanzwe ari karemano.

Ipiripiri zamuye zihishiye cane ziruguriye ico gihe iyo bazamuye zimeze uko bashobora kuzijana muruganda bakazikoramwo ibindi bintu vyinshi bitadukanye, iyo umuntu ariko arayirya bavuga ko abahinga, bavugako uriye urubuto rushobora kwonona estomac.

Ni ahantu harunze amabungo yamuye ahishiye ageze kuribwa. Harimwo ibipande bitatu bikase biboneka imbuto ziri indani, ivyo umuntu ashobora gufungura kugira ngo yifate neza umubiri umererwe neza.

N'ahantu harunze ivoka nyinshi bariko barazitekera mubikarato, mubiterwa njabukamazi n'ivoka zishora kuba zirimwo kubera iyo bazitekeye mubukarato zishobora kuja mubindi bihugu bakazishorayo hama bakazana amahera y'agaciro muri ca gihugu bakuyemwo izo voka.

Ni ipiripiri zitwa bushara, ziba zibezere, zirababa cane gose. Imwe irahishiye izindi ntizirahishira. Zifise amababi asa n’urwatsi, kandi ico gitegwa kiriko kiramenera n’amashurwe azovamwo izindi piripiri. Barazanikira bakazihingura zikavamwo ifu yazo canke bakazikora amazi.

Umugabo yarimye ibigori avuye kubica, bikeya yabizanye mu ntoke yabaye bu bihanyure biracari mu mashishwa ashobora guca ashika avyotsa aracana umuriro hama akagitonora hama akacegereza hafi y'amakara akaza aragihindukiza intete zazo zigasha hama gihiye akakirya.

N'ahantu ku musozi uhanamye ariko bariko bahaca imirima; bahaca n'imikobeko kugira ngo amazi niyatemba ntazotwaze ibitegwa bihateye, hari abantu benshi, bahaciye nk'udutandara rero iyo mirima bagenda barimba ikinogo baca basimba bakimba ikindi bikagenda birasumba sumbana kugira ngo imvura ntizobe bushungurure, izogende iratega.

Amavoka ya ruhere yamuwe ari menshi atekerwa mu bintu vy'ibigapo vyera, ayo mavoka ntahiye, kandi kugira ashe bisaba igihe kinini, indwi imwe canke zibiri, iyo ari ahantu hakanye hoho ziranarenga, gusa iyo rihiye riza rimeze neza rifise akanovera kuko riba ryitunganije muri uwo mwanya rimara kugirango rishe. Ushobora kuridandaza ahantu hatadukanye, kandi arakunzwe rwose ayo mavoka.

N,umurima mwiza w'intore intore ziri mubwoko bw,imboga Umuntu arashobora kururya ariho akirwamura akaruhekenya canke akaruteka akarukaranga hasutamyemwo umugabo muri uwo murima ariko araziduza kugirango azerekane hafi yaho hateye ibiti hari n,uruzi .

Nivoka za ruhere ziri ahantu kumeza imwe irakase iraboneka indani igishishwa cayo kigomba kumera nkicirabura kirimwo nutubara dukeya dusa nugwatsi rubisi harimwo nikibuto ntakintu nakimwe kukigize ivoka kidafise akamaro haba igishishwa haba ikibuto haba nivoka ryindani kandi kumuntu no kubikoko

N'abantu bariko baratera imibuto y'ibijumbu, ibijumbu mu kubitera barabidugiriza amaburi hama bagafata umubuto bakawutobora neza hama bakaza barashinga muruwo muburi, iyo mibuto niyo icirandarandako kw'imizi hama ikazako ibijumbu mu kuzimu.

Nahantu hari ibiti vy'isombe ,izo sombe ziratoshe zirageze kwamura zikunda kurya abntu bazirangiye bakamye amaraso kuko zirongerereza amaraso ziratuma n'amaraso aba meza mumubiri w'umuntu. Izo sombe n'ibikoko birazirya.

Ahantu mw'isoko badandarije n'ibiribwa nk'imboga n'imiti yo gupompa ibiterwa be nivyo. Hari ni tomati imyembe, ububito burimwo amavuta ibirungo vyinshi bitandukanye.

Umurima wahoramwo ibigori harimwo ibishakashaka bigihagaze vyumye, hariho umugabo ahahagaze afise ibigori bihambiranije ibishishwa, ivyo bigori birumye, iyo ibigori vyumye bashobora kubibika kugira ngo bizobe intete hageze gutera kandi, canke bakabihungurura bakabigira intete bakabisyesha bikavamwo ifu y'ubugari; canke bakabiteka intete bakazirya.

N'ahantu mumwonga hari imirima, hari umugore n'umugabo bariko baranabuka baca mumurima, murukerera mugatondo ka kare cane munyomvyi, aho hantu haba bakiri igipfungu haba hakanye cane iyo ari ruguru .

Ni ahantu hari umurima wibiraya harimwo ikiraya kimwe baranduye, bimwe biracari ku mizi, ibindi amagoma yavyo bamaze kuyakura bayafise mu ntoki ni umuntu wumugabo afise ico kiraya mu minwe. Ico kiraya gifise amababi atoshe meza cane kandi hariho ahantu bayagira imboga ayo mababi.

Ni amateke ateretse ahantu mu kadobo gasa n'umuhondo, ayo mateke ni manini, ni maremare, amateke ushobora kuyotsa ushobora kuyateka mukuyaharagata uyagira neza kubera aba akera iyo utayahwase neza urashobora no kuyazika mu murima akamara imyaka n'imyaka ukazoza kuyakurayo ugire uyarye.

Nahantu hari abantu benshi bariko bararima ikivi, bafise amasuka hariho nabantu babambaye imyambaro yingabo zigihugu bagarura umutekano bitwa abasoda harimwo nabapolisi bakeya, hariho abariko bararima rero nabandi bicaye haruguru yico kivi, hepfo yico kivi hari ishamba.

Nivoka zitatu za ruhere ziri ahantu kumeza ,imwe irakase igipande kimwe kirimwo urubuto kiracariko igishishwa, ikindi bagitontonoye barikurako urushishwa bararikata neza mudupande dutoduto barirambika kuriyomeza yurubaho .

Ipiripiri bashize ahantu, zirakabirana harimwo n'iziriko zirabora ,ariko iyo ziboze bakazanikira zikuma zisubira kuba imbuto yogutera kugira zizane izindi piripiri, harimwo n'izindi zigikomeye bukebuke umuntu yoshobora gufungura.

N'ahantu hari imyumbati iteye neza itandukanyije, mukuyitera barayigirira amaburi hama bagashingamwo ibikotikoti, isasijwe n'ivyatsi vyumye vyitwa inshinge kandi iy'iyo mwumbati imaze umwaka barayikura hama ibikotikoti bakabibika.

Numurima wikawa utarera ikawa zera haheze umwaka iyo zeze barazamura bakazanikira bakazijana mwitonorezo ryazo bakazikurako ibishishwa hama bakaja kuzihinguramwo zikavamwo icayi canke ifu umuntu ashobora gukoroga mucayi akanywa

N'ahantu badandariza ibiterwa vy'ibirungo bitandukanye harimwo n'ibirimwo ubwoko bw'imboga. Harimwo ibitunguru, bitukura n'ivyera, harimwo intore, harimwo ipilipili zirabura n'izihishiyen izitukura, harimwo imbwija harimwo ama konkombre ama Karoti n'ibindi.

Ibigori mu kubirima urabitegurira umurima ukabirima, hama haragera igihe bikabagagwa, ukazana abantu babibagara bakoresheje isuka canke ikanya, hama bimaze kwera ukabica ukabimanika ahantu bikuma ukabihungurura bikaba intete, bibaye intete urashobora gusubira kuzitera canke ukazibika mu kigega ukazozidandaza bakazozisyesha bikavamwo ifu umuntu ashobora gucumbamwo ubugari.

N'ahantu hashanje imifuko kukarigara badandaza ibintu vy'imboga, imboga bari bahadandarije zaheze hasigaye ibikonkobure n'ibindi vyitwa ibishayoti , ibishayoti kugikoba kugishishwa hejuru biba bifise amahwa biba bihandana.

N’ahantu hari agatanda kubakishijwe ibiti kwirigara kw’ ibarabara bahanze inanasi zitatu zitatu harimwo izihishiye nizitarahishira kugirango bazidandaze iyo uyitoye ukayikata urakuraho igishishwa kinyuma hama ukarya ibirimbere.

Abantu bavuye kwimbura, ibintu vyabo babipakiye mu mifuko. Ariko bari baje bazanye n'ikinga baza kubipakirako kubera batashobora kuvyikorera. Harimwo umufuko munini n'uwundi mutoya, iyo kinga umuntu acagenda arayinyonga, abazi kuyinyonga canke akayitwara mu ntoke.

Ni ibitungu bitatu biteretse ahantu bitukura, bifise nibishishwa, mu kugiteka igitunguru uragikurako ico gishishwa hejuru hama uka gikata neza ukagikurako numutwe naho cicarira ,urashobora kukirya ari conyene kirakora canke ukagiteka.

Igiti c'umwembe gitoya kiri ahantu mu murima uteyemwo ivyatsi vyinshi bitandukanye, iyo myembe niya kijambere irahishiye harimwo mitoya na minini, ifise amababi aa nurwatsi rutoto nticabaye kinini ngo kiduge hejuru ico giti.

N’umurima munini uteyemwo itabi, zigira amababi manini cane, ayo niyo bamura bakanikira akavamwo itabi ryumye bakaridandaza, bayidandaza kubahita bayinywa rimeze ukonyene canke bakayijana kumahinguriro kandi biri mubiterwa njabukamazi.

N'umuntu w'umugabo avuye mumurima yikoreye isuka kurutugu afise n'igikoresho ariko aritabisha c'itumatumanako amakuru umuntu yari amurondeye bariko barahana amakuru y'ibigezweho ico gikoresho ni ngendanwa.

Umurima uteyemwo udushurwe dufise amabara yera nay'umuhondo hagati, amashurwe inzuki zishobora kuza kuyavomamwo ibintu ziza kubakisha mubuki canke tugatuma hasa neza canke haba akayaga keza kamota kubera ayo mashurwe.

Ni umurima mwiza w'intore uteye ahantu izo ntore ziramaze kwama harimwo n'umuhinga ajejwe ivyo kurima ariko arazisuzuma araba ko atabukoko burimwo kuko iyo burimwo baca bazihigira umuti bakazipompa kugirango ntizononekare ngo umwimbu wononekare.

Ni ahantu harimiye itomati umuntu yazirimye yazirimye mu bizinga ashiramwo ivu aca azishingira ibiti kugira ngo zidugireko izo tomate harimwo izihishiye nizidahishiye harimwo umugore azifashe ariko arazerekana nyenezo .

Ni umukenyezi yitwa Suzana ari mu murima wibiraya vyiwe, ariko arabishirako ivu baramaze kubibagara ariko ubu yagarutse kubishirako ivu kugirango nkubu haje umuyaga canke haguye imvura ntibuhenuke kandi kugirango imizi yavyo ishore neza ironke ikibanza ishoreramwo ,hafi yaho hari umusozi uriko imirima uciyeko n'imikobero.

N'ahantu bariko bararima bongera bateragira, abandi bikorera umwavu mumifuko, umwavu w'ikirundi. Niwo bashiramwo muguteragira ,kuko uwo mwavu ningirakamaro kubiterwa ndetse no kw'isi ndimwa iyo utabonetse ibiterwa birarwara canke bigakura bisa nabi.

Ni ahantu bashora ikawa, bahita ikibanza c'itonorero. Hariho rero ikawa ziri hanze, zanikiye ku gasera, kukintu c'akayungiro kirabura. Bariko barazisanza, ziratonoye kugura ngo zume. Ziriko zisanzwa n'umugore yambaye agapira gasa n'agahama.

Connsolata afise intete zikawa mu minwe zihishiye araryohewe cane kuko inyuma yo gutera igitegwa c'ikawa akarindira umwaka wose ngozame yarazirindiranye igishika rero uyu munsi yagiye kuzamura zirahishiye aca azijana kwitonorero hama bakazimugurira.

Ni ahantu hari ibigori bikuze bimaze guheka hagati mu miringoti yiyo mirima kugirango amazi atembe bahateye imyungu ariko ntirama iracari amababi. Amababi yavyo nayo arashobora kuba imboga bakayita imisoma.

Imyubati isa nkiyakabiranye itaratonorwa, biboneka ko ari murubazi, iba irura umuntu ntashobora kuwuhekenya. Kugira umuntu ashobore kuwurya arawanikira ukwuma canke akawuvundika mumazi, canke wumye akawusyeshamwo ifu bakawucumbamwo ubugari bwimyumbati.

Ni icuma c'ikimashini gisya ivyatsi. Kiri ahantu hubakishije imbaho. Ikoreshwa n'umuyagankuba, hariho umuntu ariko arayikoresha asya ivyatsi kugira ngo inka ziburye busyeye neza bukase bumeze neza ari butobuto. Niyo ubunyana bukivuka, buroroherwa mu kuburya kubara butaba ari bunini cane.

Umuntu yari yararimye imyumbati, hama arayimbura yari yamukunze, umwumbati umwe wareha n'ukuboko yari miremire cane, kugira umwumbati ureh'uko urawugirira uburi ryiza ririmwo ivu ryinshi hama ugatera igikotikoti, kugira ngo imizi ironke aho ishorera hama uba washizemwo n'umwavu mwinshi, iyo mizi igakunda ikavako imyumbati myiza minini cane.

Ni umurima uteyemwo ipiripiri. Ipiripiri zimaze kwama harimwo izihishiye nizitarahishira, ipiripiri zirababa iyo muntu ayiriye irababa ariko kandi igarura akayabagu nico gituma abantu bazikunda zifise amababi asa n'urwatsi rutoto kandi hamwe na hamwe barazigira imboga.

N'ahantu hari umurima uteyemo ibijumbu, ivyobijumbu biriko bibagagwa n'abagore bakenyeye ibitenge bambaye n'ibitambaro mumutwe. Inyuma yabo harateye ibiti n'ivyatsi bisa n'ugwatsi rutoto, hejuru hariho ibicu vyera.

N'abantu bari mumurima w'ibigori biriko birakura bariko babishirako umwavu witwa "TOTAHAZA" utuma ivyobigori bitotahara bikaba binini bigaheka n'ibigori binini cane biriko n'intete nyishi n'imihiro myishi abo bantu bambaye ubufuka munwa .

Ni ahantu hanikiye ipiripiri, yanikiye ku mahema yirabura, bayanikira kugira ngo bayihinguremwo ifu canke bayihinguremwo amazi yayo, nayo nyene aba ababa. Bayashira mu ndya canke bakayahinguramwo ibindi bintu, bakayashira mu bindi bifungurwa.

Ni umuntu afise umurima mwiza w'ibiraya utoshe, umaze gukura ariko utarera ukiriko urazana udushurwe, utwo dushurwe turera. Urimwo abantu babiri, hariho n'abandi bari impande y'uwo murima baje kuraba uwo murima w'akarorero, biboneka ko ari nk'ishirahamwe ryaje kwiga, kugira ivyigwa canke kuza gutora ubumenyi kuri uwo muntu yarimye uwo murima.

Mariya akiva mumurima gusoroma ya myumbati yiwe, yaciye ayitonora aca arayanikira aza arayisohora kuzuba, nubu yayisohoye kugirango ayanikire ayisare ariko ayisanza kubirago, rero niyuma azoyisyesha ivemwo ifu hama ayidandaze canke ayifungure n'umuryango wiwe.

N,amabungo arunze ahantu ahishiye ageze kuribwa bayamuye ariko inkondo zisa nurwatsi rutoto indani umenye iryo bungo haba harimwo utuzi turimwo imbuto zisa na jone nitwo umuntu anywa tukamugirira ikimazi mumubiri wiwe .

N'amabungo arahantu kumeza y'imbaho. Ayo mabungo abiri ntakase rimwe rirakase indani risaneza cane. Amababi yayo aringaho kuriyo meza n'amababi y'umuti avura inkorora cane cane kubana.

Ni ibigori biteye ahantu biriko birakura bimaze no guheka ibigori, ariko biriko biraserura imitwe ntabwo birera ngo hamwe umuntu yobica. Rero ikigori kimwe gishobora guheka bibiri, bitatu bivanye n'imbuto wateye iyariyo. Hariho imbuto zihingurwa ziba ari iza kijambere zishobora no guheka ibigori bine.

Ni abantu babakenyezi bavuye mu murima amasaha yo kugodoka yageze bariko barataha bikoreye isuka kurutugu, bakenyeye ibitenge bambaye n'ibitambaro mu mutwe bafise nudufuko mu minwe turimwo ibikoresho bitandukanye bifashishije bari mu murima nk'amazi yo kunwa, igihe izuba rirashe cane inyota ibishe baca bihembuza ayo mazi.

N'ahantu hari imirima hejuru yiyo mirima hari ikibanza bateguriramwo imivyaro hari umugore ahicaye murico kibanza cubakishijwe ibiti , hazitirishijwe n’ibiti hasi no hejuru hari ibishinze hari nibirambitse ,uwomugore ariko apakira ivu mu dushashe kugira ngo bashiremwo imivyaro y'igiterwa kanaka.

N’isoko yubatse kijambere n’amatafari ahiye igeretse hari ibiraya biri ku dutanda twubakishijwe imbaho ivyo biraya nivyiza vya kijambere hariho abantu babidandaje. ibiraya rero ushobora kubiteka mu mazi ;ushobora kubiteka mu mavuta bikuma bikaza ari uduhande duto duto twumye kandi biraryoha cane.

N'ahantu harunze ibigori biranikiye biracari kumihiro(kubitiritiri) bifise intete zera harukubuko kumuntu kuriko kurabisanza ushobora kubihungurura iyo vyumye cane ,ibitiritiri urashobora kubicana, urashobora kubisasiza uyundi murima

N'ahantu hari ishamba hafi yaho hari akazu kubakishijwe ibiti n'amashami yako. Hariho n'ikimambo kiriko umugozi uziritse akanyana. Hariho n'abakobwa babiri bambaye amashakoshi n'imipira y'imbeho ,umwe yambaye n'ibirato bitagira imigozi.

Inka nini cane iri mu ruhongore rwubakishijwe imbaho, nahantu hari ivyatsi iriko irarira hubakishijwe imbaho .Iyo nka ni nini cane ifise amabara yera n'ayirabura ,irafise amezi iri mukuvyara n'amabere yayo asa nayavyimvye.

Ivoka ya ruhere bakase indani ishaka kumera nk'iyera kugishishwa isa n'urwatsi rutoto, harimwo urubuto igishishwa kinyerera iyo bariko baragaburira inka ivyo bibuto; ntibashobora guha inka ikibuto kingana uko kubera coyiniga, baracanikira ahantu hama kikuma.

Imodoka nini ijejwe gupakira ibintu, inyuma iba isamaye, yari yagiye ahantu hakuzwe kurema ibitoke irabimbakira ivyari bihari vyose vyeze kugira ngo ibijane mugisagara kubindadarizayo.

Ni akantu kajishishijwe ibiti karimwo amapera, ivyamwa n'ibine bidatemye n'iyindi isatuyemwo kubiri indani iratukura irimwo imbuto nyinshi izo mbuto nizo batera iyo umuntu yayariye ari menshi arashobora kugira ikabazo munda bikanka kaja kugira umwanda mukuru.

Ahantu hari umurima uteyemwo umuceri banyene umurima bariko baca ahantu har'amazi hakikujwe uwo murima kugira ngo barabe uwo muceri wifashe nyamba uriko urera niryari igihe gisigaye kigana gute kugira ngo tuwurandure nivyo bariko bararaba.

N'ahantu harunze ivoka nyinshi, zifise igishishwa c’inyuma gisa n’urwatsi rutoto. Hagati na hagati harimwo irindi rifise igipande bakase kukindi n'ivoka bakase. Ico gipande kirimwo ikibuto. Ibibuto vy’ivoka ni vyo basubira gutera bikakuramo ikindi giti c’ivoka. Ibibuto vy'ivoka kandi bashobora kubigaburira ibitungwa nk'inka.

Ibijumbu bir'ahantu bifise amabara y'agahama birebire na binini, umuntu arashobora kubihwata akabiteka canke akabitekana amashishwa canke umuntu aka kihekenya ar'ikibisi iy'umuntu agihekenye ar'ikibisi gishobora kumurwaza inzoka cane cane k'ubana.

Umukenyezi avuye kugura imivyaro y'ingerevariya, ivyo biti vy'igereveriya iyo biteye bigakura biraba ibikomeye bivamwo n'imbaho nziza cane iyo babibaje nico gituma abantu benshi babikunda kubitera kuko bifise agaciro kanini, ibibabi vyavyo iyo bigurutse bikaja hasi biba vyinshi kandi bifise akamaro kanini barabicanisha baravyubakisha barabisasiza inka n'ibindi.

Nibiharage bitoto vyitwa imitonore biba bitonoye bitumye bashobora kudamdaza biri ahantu mwisoko k'untaro umuntu abikeneye araza kubigura akeshi biba birikumwe n'amababi

Ivyamwa vyitwa ipapayi bisanje ahantu kumeza yimbaho bashashe namababi yabyo kimwe kirasatuye ibindi bibiri nibisatuye harimo igihishe nikindi kidahishiye indani murivyo bisatuye harimo imbuto zirabura izombuto nizo bagaruka bagatera igihe zumye kandi umuntu arashobora nokuzirya zikamuvura.

Ni umuntu yoroye udukwavu dufise ibara ryera turashika tune, turi ahantu hasasije ubwatsi bw'inshinge bwumye. Udukwavu turya ivyatsi, dufise amaso yirabura, turarondoka cane mu kwezi tuba turondotse.

Inkoko y'inkokokazi iyo yaberaguye ubuswi izirabufukisha amubi yayo igihe iryamye mucari kirimwo ivyatsi Kandi ntushobora kumenya ngo akagaswi ngo ni inkokokazi canke ni isake iyo bukiri buto, ubimenya bumaze gukura.

Ni abantu bikoreye icayi kiri mu bitenga bavuye kugisoroma. Ba mukigisoroma baba bahetse ibintu vy’ibitenga bakaza barasoroma baterera inyuma. Icayi kiba ahantu hakanye ku misozi. Kandi akenshi kiba kirimwo ibikoko nk’inzoka kubera kiba kigafatanye cane kirundanye ntushobora kubona ibikoko vyinyeganyejemo.

Numuntu wumukenyezi atunze ingurube ariko arayigaburira ayikozeko yambaye amarori yamaso yambaye nimpuzu zakazi nibirato vyakazi ingurube iriko irira mukintu cikidobo gikase hubakishijwe aho iri ibiti

N'intete z'ibiyobe zirunze ahantu ziratukura, izo ntete zirumye kugira uzirye ushobora kuzihekenya ari zibisi canke ukazikaranga mwisafuriya atamavuta ugashiramwo umunyu gusa ukaguma uzihindukiza kuziko.

N'ahantu hari umufuko ushanjeko amatunda meshi yamuye ahishiye ageze kuribwa indani haba hariyo utubuto umuntu ashobora gutera haba harimwo n'utuzi umuntu anwa dusa n'amaraso dusa n'agahama amatunda ico afasha umubiri w'umuntu arongereza amaraso.

Iyo umurima bahejeje kuwutunganya bakawukuramwo ivyatsi, haba hageze ko bateragira, baca baca amabango, hama mukuyaca ntibayegeranya, barayatandukanya kugira ibiterwa bazoteramwo ntibizobe bifatanye cane bizobe bitonze k'umurongo.

Ni abantu bahurikiye mw'ishirahamwe rimwe bari bigabuye, bari benshi bigabura mu migwi, umwe wese agira icibare c'umurima w'amashu. Umunsi w'ishirahamwe ugeze baraje barerekana ibikorwa vyabo Uwurongoye abo bantu mw'ishirahamwe akaza arababaza bamwe bamwe bagaca baduza amaboko.

nahantu kwisoko badandariza ibitoke, ibitoke ushobora kukigura cose canke ukagipima kubiro iyo bagipimye kubiro bafata imihanyu bakayihanyura hama bakagipima hariho imihanyu reo iri kumeza hariho nibitoke bikiri vyose biri imbere yayo mameza hariho ibisenyi hariho ibikashi hariho ibimeterosenke hariho ibivamwo imihwi hariho ibitekwa bidashobora kuvamwo imihwi

Ni umurima w'inanasi munini wicayemwo abantu bariko barazitororera ifise ivyatsi kandi ntizirama , izaheruka kwama baraziciye ubu rero bariko barazitororera kugira ngo zisubire kwama bushasha. Abo bantu bambaye ubufukamunwa, abakenyezi bambaye ibitambara mumutwe, abagabo nabo inkofero.

N'imbuto ziri ku ntaro , imbuto zishobora kuba ari izibigori zisa n'agahama, n'imbuto zirobanuye zavuye muruganda ruhingura imbuto za kijambere hariho imbuto zikiri mu mifuko n’izindi bamaze gukurayo bashira murizo ntaro.

Ni ahantu ku meza hateretse imyungu n'ibihwanya. Harimwo ibisa n'agahama, harimwo ibihishiye, harimwo ivyirabura, harimwo ibifise amabara yirabura nayera, nayurwatsi rutoto. Vyose birafise inkondo aho umuntu ashobora gufata, kandi harimwo binini na bitoya.

Imyumbati batonoye hama baranikira iruma ica yitwa ubunjanju. Ubujanju nibwo baca baseshya bukaca buvamwo ifu yikirobeke canke ifu y'inyange yimyumbati. Abantu benshi barayikunda kubera iba iryoshe.

Umukenyezi yayoreje imivyaro yibiti vyitwa igereveriyo afise bitatu murivyo ariko aravyamamaza kugirango abandi bantu baze kubiraba mukugitera uragitabura agashashe hama ukimba ugateramwo uwo muvyaro mu minsi mikeya igiti kirakura.

Nabakenyezi bari mu murima w’ibijumbu bariko barabibagara, bafise amasuka, bakenyeye ibitenge, bambaye ibitambara mu mutwe. Hariho n’umusozi uri hejuru y’uwo murima uteyeko ibiti, n’ivyatsi, n’ibitoke. Vyose bisa n’urwatsi rutoto kandi barashobora kugira ikibiri kugira ngo bafashanye kurima.

N’ahantu mu mwonga hari ikiyaya bahanikiye ipiripiri kumahema yirabura hasi kugirango yumpe baje kuyahinguramo ifu yaryo kugirango umuntu ashaka kuyirya ari buyi buyimemereho kurya. Hafi yaho harateye ibintu bitandukanye hariho n’amazu ari haruguru yuwo murima.

Numurima wamashu ayo mashu harimwo matoya akiriko araseruke nayandi amaze guseruka umuntu ashobora guca, afise ibibabi vynshi vaygiye birihomora kurayo mashu kandi amashu iyuyakase urashobora kuyarya akakuvura amaso, urashobora kuyateka nimboga.

Umurima munini uteyemwo amabungo, amabungo bayubakiye ubutsinga kugira ngo arandarandeko, nyene uwo murima afashe agatsinga afise n'igikoresho c'itumatumanako amakuru mu ntoke, aho hantu rero hari amabungo menshi adugirako ni umugambi bashobora kuyadandaza bakayarya canke bakayakuramwo umutobe.

N'ibigori bikuze vyahetse bigeze gucibwa, vyaramaze kumera intete, rero iyo bimeze uko birategwa n'udukoko twinshi, hariho udukoko twitwa impungwe twinjira indani mu kigori; tukarya ikigori; intete zaco kuburyo kibora, intete zikabora, kikarya izo ntete; kikinjira indani kikarya umutima w'intete za, w'ikigori.

Abarundi kazi bageze mu bigero bavuye mu murima gusoroma bafise ibitebo, hari umwe afise isuka yikoreye ibintu vy'imboga uwundi afise agatebo karimwo imbuto bavuye gusoroma mu murima. Bahagaze mu murima w'imyumbati nibindi b'iterwa.

Ni umurima urimwo imiganda y'imibuto y'ibijumbu, urimwo n'abantu bamwe bariko baratera ivyo bijumbu bafise amasuka abandi bafise iyo miganda bariko barayiseha iyo miganda y'imibuto. Ibijumbu mukubitera ntibatera imbuto, canke intete batera imibuto, imibuto n'amababi aba asanzwe ari kubijumbu biteye bakazogaruka kuyatera munyuma.

N'ibitoke vy'imihwi bashize ahantu kimwe kiramaza gusha neza; imihwi irahishiye; irahiye umuntu yoyirya, ikindi ntikirasha kiracafise imihanyu isa n'ugwatsi rutoto, rero kandi igitoki kivamwo imihwi umuntu ntashobora kugiteka ngo akirye, aragitarika canke akakirya imihwi canke akakiganamwo umutobe.

Ni abantu babiri bari munsi yigiti civoka zaruhere, hariho umuntu afise akantu kagapanga ariko ariko aratema amashami adakenewe, yokibuza gituma gikura neza ayo mavoka ntarasha aracari matomato afise igishishwa gisa nurwatsi rutoto. Umugabo numugore bariko baragituturira.

N'ivoka iryamitse ahantu ya ruheri idahiye, hamwe nikindi gipande bakase civoka cegamiye kiri impande yiyo. indani kirera kubera idahiye kirakomantaye kirimwo nurubuto rwayo gifise igishishwa gisa nurwatsi rutoto.

Ibungo riteretse ahantu hamwe n'ikindi kimanyu c'ibungo bakase indani hariyo imbuto zisa n'umuhondo izo nizo barya iyo uriko urazigaburira umwana ataragera kwarya izo mbuto urazikanya hakavamwo amazi akaba ariyo umuha.

Ni ahantu kwi rigara ridandarizwamwo ivyamwa vyinshi. Hariho imyembe minini minini y'ubwoko bwayo n'iyindi myembe mitoya. Hariho ama nanasi, hariho amavoka, hariho imihwi, hariho amatunda, amabungo, imicungwe, nibindi vyinshi bitandukanye bikunda kudandaza abagore.

Ibitoki barunze ahantu kugira bishe bihinduke imihwi, hariho ibimaze gusha neza nibindi biriko birasha igice nibindi bitarasha nabukebuke. Hariho ibitoke bimananye baca bavyita ibimane, hariho nibindi biba bitandukanye biba bisanzwe.

N'ikawa zihishiye zigeze kwamura, kandi igihande cose c'ikawa kirafise akamaro, igishishwa caco iyo kivuyeko kirafise akamaro, agateke kari indani baragahingura kakavamwo ibindi bintu, kandi nazirya ziba zimaze kwuma nazo nyene zirandandazwa kubera bazita imbunya.

Ni ahantu hari amazu hahanamye hari ku musozi. Hari amazu yubakishijwe imbaho zisize irangi risa n'urwatsi rutoto hazitijwe n'ivyuma n'utuyungiro, kandi kuruwo musozi nyene hariko n'ibiti vy'amasederi menshi, hakurya hariho uwundi musozi uhanamye nyene urimwo ibimanga.

Ni umurima munini bateyemwo ibigori, hama babirekera mu murima vyonyene biriyumisha vyumirayo bataja kubica, ico gihe biba vyumye neza ariko biba bisaba babiraririze bashiremwo abazamu kugira ngo ntibavyibe.

N'ahantu har'udusahani dutoya tubajwe mu giti, turimwo imbuto zitandukanye duteretse ahantu ari twinshi, harimwo intete z'ibigori, z'isoya, z'ubwishaza butoto, imbuto za muringa, ubudoriya, ibiharage vy'ubwoko butandukanye.

Umurima w'ibiharage bikiri bitoya bimaze nkindwi nkazitatu amababi amwamwe yaramaze gutoboka vyararwaye harazako ubukoko burazitobora amababi ariko kandi hashobora nokurwa imvura yurubura hama ikonona amababi yibiterwa .

nibiharage bisazwe bitari ibirembegwa iyo babiteye nibabishingira biramera ukonyene mukubirandura mukubisarura barabirandura hama bakabiboheranya bakavyanikira ahantu bakabimanika babimanitse kunzu yubakishijwe nimbaho hariho numugozi bimanitsweko

N'ahantu hari ibiharage biteye babishije imbingo kubera n'ibirenberwa iyo utabirembeye imitwe yavyo irarwa hasi kandi ntibiheza ngo vyame neza bifise amababi ageze kwamura nk'imboga yitwa imikubi.

N'umurima w'amasaka yera, hariho iryigonze, rirahunze intete, ariko ntiharagera ko baryamura ; iyo baryamuye baca baryanikira, hama rikuma ,hama bakarisyesha bakarikoramwo ubuyi ,canke ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Ahantu hari udutanda twubatswe mumbaho n'ibiti utu dutanda badushirako imbuto zitandukanye zirobanuye haba hariho n'ubupapuro bwerekana burimbuto yose iyariyo n'urugezo igezeko mukuba iyinguye canke iyigezweko yagaciro.

Agafuko kajishishijwe ingagari gateretse ahantu. Karazinze karimwo imbuto z'ibihoke bidatonoye bidakuyeko igishishwa c'inyuma cirabura. Ivyo bihoke barabanza bakabitonora hama bakabikaranga. Bashobora kubishyesha bikavamwo ifu bakabikoramwo ubuyi canke bakabihinguramwo amavuta.

Numurima munini cane uba urimwo imyaba hagati haba harimwo imikobeko irimwo amazi kandi iyo mirima hagati hari amazi menshi bariko barayirima niyo bateramwo imiceri kubera iba hantu hari amazi menshi mumurima kugirango biwushoboze gukura.

Umurima mwiza w'isoya uriko urama ariko ntizirakomera ku giti zibe zirimwo bashobore kuba bozamura ngo bazanikire intete bazikuremwo, intete rero iyo bazisoromye bakazanikira barashobora kuzikoramwo ifu, iyo fu bakatekamwo amata canke bakayihinguramwo ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Ni amasaka ateye ahantu, aramaze gukura amaze guhonda impeke nubwo atarakomera ngo yume, baca bayaca bakayanikira hama bakayahungurura bakayashira ahantu arashobora kuvamwo ubumera canke bakayasya uko nyene akavamwo urukoma n'ibindi bitandukanye.

Mama Shaka yahonze impeke nyinshi. Kandi arageze gucibwa. Iyo bayaciye baca bayanikira hama bakarindira bakazoyahungurura intete zayo bakazibika. Barashobora nokuzikoramwo impeke. Umutobe witwa impeke. Hari igihe uba uboreza bivanye nivyo bawushizemwo canke utaboreza.

Ni ibihoke bateye ahantu biriko birakura bizana amashurwe amwe aba arimwo intete, ayo mashurwe ariko aragoborora ibigovyigovyi vyayo biba bisa, iyo vyakuze biba bisa n'agahama ibindi bisa n'umuhondo, izo ntente ziza zirabura indani uzimenye haba harimwo utuntu twera.

N'ahantu hari ibigori vyumye bifise intete z'itandukanye z'amabara harizisa n'agahama izirabura zivanze n'izera zivanze n'izumuhondo amababi yavyo barayadugije baraya boha n'utwuma banikira ahantu kugira ivyobigori vyume.

N'umuntu yariko aratonora ibiyoba intete zishi zimwe azirunda ahantu aca afata n'akandi gatete kadatonoye kadakuye mu gishishwa agashira hejuru izo ntete z'ibiyoba barashobora kuzita ikaranga kubera babikaranga mu kubirya canke bakabirya intete zibisi biravura cane cane ku bahungu.

Ahantu hari ibigega vy'imbuto zirobanuwe ivyo bigega vyubakishijwe utubaho n'uduti biri ahantu hubakishijwe ivyuma hasakajwe amabati umuco urashika neza kugira ngo ivyo bitegwa bigume bihema rero ibigega vya kera bavyubakisha ibiti n'amahoba kandi babigumiza hanze akayaga kakabicako.

Intete z'ibiharage z'irabura zimwe zishaje kumeza y'imbaho izindi ziyoreshejwe ikimamiro kiruzuye neza, hari nibindi umengo nibitunguru biri hafi y'ivyo biharage; ivyo biharage birumye biratonoye.

Ni ahantu bafashe ivu bararyegeranya bahayoreza urubuto rw'itomati. Ruriko rurakura rero ruba umuvyaro. Bazoca barubatura barujane ahantu mu murima hama barutereho rukure, barusasirire, banarufuke izuba.

N'ibiyoba bikiri mumashishwa biri ahantu kumeza yimbaho. Hariho bimwe biri mugafuko, ariko nyene atari cane, nakandi gatoya kari ngaho nyene impande yako kandi. Hariho nutundi turi mugasahani kimbaho bita aka boboli nakababi kivyo biyoba. Hasi hariho utundi dushanjeho, hariho utumenye.

N’ishurwe ry’igihoke riri mu murima ritarama neza imbuto zazo ziri hagati mw iryo shurwe ntiziramera ziracari zitoya ziracakura , iryo shurwe rifise amabara asa n’umuhondo nay’urwatsi rutoto. Hari n’ahandi henshi hari amashurwe nkayo Kuko n’umurima wavyo.

N'ahantu hari ivu ryiza ryirabura rikunda kuba riri mu bibanza vy'isuzumiro mu vy'ubuhinga bw'uburimyi hakaba hari imbuto nyishi iz'ibihwanyu ,iz'ibiharage n'isoya iz'ibigori n'izindi zitandukanye.

Numuntu w'umukenyenzi yicaye mu murima wiwe yari yateyemwo ibiyoba yariko arabirandura abisarura rero ahejeje kubirandura yaciye arafata umwanya arabitobora kuko ibiyoba biba bipfatanye nimizi bimerera mukuzimu yaciye abirundanya ahantu rero aca avyegeranya aca abitahana.

Nahantu abahinga babinonosoye muvyuburimyi bateguye kugira baze baranikira ibiterwa bimwe bimwe bahashinga ihema kugirango ivyo bahanikiye izuba ntirize rirabikubita cane hama ngo vyononekare n'ibiterwa biba bikeneye umuco kugirango vyume.

N'ibiyoba biri mubishishwa birunze ahantu indani haba harimwo intete izo ntete mukuzikuramwo uramena ico gishishwa kiba cumye kiba gikomeye rero mukubirya bashobora kubiteka mumazi bagashirwo umunyu ugatonora ico gishishwa ukuramwo intete ziri indani canke ugakaranga intete

Ni umurima munini bateyemwo umuceri, urimwo abantu benshi bariko barawutora bakuramwo ivyatsi bidakenewe vyohava bibabuza gukora neza, ivyo vyatsi bishobora kuba ari ugwafu canke ubundi bwoko bw'ivyatsi kuko biba bisa ,iyo bikuranye rero burabinyoha.

Ni umurima munini uteyemwo ibiyoba uteye ku murugo kijambere kandi biratoshe birabishizemwo umwavu mwinshi kandi uryosha isi, ivyo biyoba nta mashurwe bizana kubera vyamira mu kuzimu kandi bifise amababi asa n'urwatsi rutoto.

Umurima wubwishaza weze umuntu wumuzungu ariko arawutobora atoborera mukantu kagatenga kajishishijwe inyuzi nintsinga aza aratobora aratera murako gakapo .

Ni ibihoke muri mu kantu k'agafuko bimeze nkibimeneka, ibindi biracari indani, bisanje ku kantu k'agakeka kajishe mu ngagari. Ni intete z'ibihoke bikuyeko igishishwa co hejuru kimwe kiba cirabura, kandi izo ntete nizo barya.

Ni umuntu w'umukenyezi ariko aragosora. Agosorera ku kintu c'igisahani cicuma. Ubundi mu kugosora urashobora gukoresha urutaro canke ikindi kintu icarico cose kigaramye hama ivyo bintu washizeho ukaza urabisimbiza imiguruka uyihuha kugirango iguruke ivemo, hama hasigare imbuto nziza zirobanuye.

Ni ahantu mu murima bigeze gutera ibiharage vy'ibirembegwa barabiranduye rero barabikurako iyo vyumye barabihura hama bikavamwo ibiharage bakabigosora hari abagore rero batatu bari muruyo murima bafise intaro ziriko ibiharage vyinyange vyera bariko barabigosora.

Ni ahantu hari imbuto zitandukanye z'ibiharage. Harimwo izagahama, izurwatsi rutoto, izirabura n'izera. Hariho n'ibimamiro biyoye bur'imbuto yose bivanye n'uko isa. Ivyo bimamiro bikozwe mu mbaho zikomeye cane.

Nubushaza buba busatuye bwitwa ubudoriya, bufise ibara risa n'umuhondo, buri ahantu mw'isorori y'icuma iteretse ku meza, ubwo budoriya iyo babutetse buba bumeze nk'ubuyi, bakunda kubuha abantu ba ntahonikora canke impunzi.

Ubwatsi barima bw'inka kugirango bazobugaburire inka canke babushore kubafise inka kuva aho hatanguriye umugambi wo gutungira inka munzu, abazitungiye munzu baca baza bararima ubwatsi kubera kare baca bakiziturutsa zarisha ubwatsi busanzwe buteye ku musozi ariko ivyo navyo vyazanye ingaruka mbi kuko harigihe wasanga ubwo bwatsi bugwaye bukazigwaza.

Ni mu murima wibiharage bimaze kwama bikiri bitoto bitaruma ivyo biharage bifashwe nukuboko k'umuzungu bifise amababi asa nurwatsi rutoto rukomantaye iyo yoroshe aba ari imboga bayita imikubi.

N’ahantu hateye umurima munini w'ubwishaza, ubwo bwishaza buriko burakura ,buriko burama amashurwe yera. Rero iyo buriko burakura buraduza imitwe kandi imitwe bibabisaba ko idugira kukintu kugira ntitembe hasi. Bashinzemwo uduti kugira ngo ubwo bwishaza budugireko. Hariho abantu babiri, umugore n'umugabo bari impande yuwo murima.

Umuntu w'umukenyezi yicaye ahantu ariko aratora ibiharage, akuramwo ivyabunzwe, ibitogwa ,ivyaboze, amabuye kugirango vyiza abiteke canke abishingure ahantu abishiremwo n'umuti kugirango ntibibungwe.

N'ibiyoba biri ahantu bimwe biri hasi ibindi biri mugafuko gakozwe mubipapuro, harimwo ibimenye nibitamenye harimwo ibimenye bitamenye neza intete zikigaragara, hariho ibishishwa biri ukwavyo bigaragara biri kuruhande biri kukantu kameze nkakameza nk'ikibaho hariho n'ibindi biyoreye mukintu cikimamiro, hariho nishurwe kuriyo meza.

Nahantu hari umurima uteye kijumbu uteyemwo ibiharage. Hirya no hino ibiharage vyaho birashinzemo ibiti vyitwa ibirembenzo kugira ngo ivyo biharage bidugireko. Imbere y’uwo murima, harateye ubwatsi bwitwa inshinge, hariho ubumaze kuma n’ubukiri butoto.

N'ahantu mu bubiko bw'ivyimbugwa hari imifuko itekeyemwo ibintu bashinguyeho, hariho n'iyindi mifuko itabutse, ibintu vyarimwo vyarasesekaye hasi, usanga ari nk' udukoko twawutabuye dushaka kubirya ivyo bintu vy'intete.

Ni icamwa bita Ikadamia, baravyamuye ari vyinshi babirunda ahantu. Urakamena indani haba harimwo akantu kameze nk’akayoba, uragakuramwo ukakarye. Ushatse urakarya uko nyene canke ukakotsa, kandi barashobora kugahinguramo ibintu vyinshi bitandukanye nk’amavuta n’ibindi biribwa bitandukanye bashobora gukoramo.

Nahantu hari agafuka kageshesheje ingagari, indani harimwo imbuto, intete zingano. Ingano wazikoramo ifu nyinshi, barazikoramo nibindi bintu bitandukanye, umuntu ashobora gukoresha no gukenera.

N'umurima w'isoya nyinshi, zarakuze zirama; ziruma; n'amababi yazo araheba aruma, rero iyo hageze kuzimbura baca baza bakazirandura hama bakazitwara muhira; bakazanikira neza zigasubira zikuma, hama bakazihura imbuto zivuyemwo bagaca bazigosora bagaca bazibika.

Umunyokuru ariko aramura amasaka yiwe yatewe, ariko arayaca kuko iyo yamaze guhunda urayaca ukayanikira hama ukayahingura ibintu vyose ushaka kuyakoza. Ushaka urayagirira inbuto ukazogaruka kuyatera canke kuyandadaza.

Ni ahantu harunze amasaka menshi bakuye kubitiritiri ,bamaze guhura hakikujwe n'abantu b'abakobwa, umuhungu afise igiti niwe yayahuye ,abakobwa nabo bafise utubase bariko barayagosora kuko ico gikorwa co kugosora kigenewe abantu babagore b'igitsina gore.

N'ibiyoba bikuyeko amashishwa birunze ahantu bahejeje gukaranga, baca babimemerako umunyu, kuko iyo bahejeje kubikaranga birimwo akunyu biraryoha cane, hariho n'abashirako isukari; canke ubuki bivana nuk' umuntu yabikaranze abishaka, gusa hose biba biryoshe.

Ni imbuto z'ibihoke ziri mu dushishwa twirabura utwo dushishwa uradutonora indani haba harimwo akantu kera umuntu ashobora kurya adukaranze canke baka duhinguramwo ibintu bitandukanye nka mavuta kandi ivyo bihoke biri ku meza y'igiti.

N'imiteja. N'ibiterwa bimeze nk'ibiharage bitaba birera neza, ata nintete ziba zirimwo. Zifise amashurwe, hariho nutundi turiko turamako tukiri dutoya. Namababi yatwo yaco arakomantaye ntiyoba imboga nimikubi.

Ni umufuko urimwo imise nimbuto zibigazi. Zarahunguruwe, zishirwa mu kantu kagafuko, iyo mise ishobora kuyikuramwo amavuta, bashobora kuyikuramwo amasabune, bashobora kuyikuramwo ibintu bitandukanye.

Ni ntete zumuceri zidahuye, zidatonoye zikiri mudushishwa, utwo dushishwa baradusyesha canke bakadusekura mw'isekuro tukavako ,hama umuceri ukaca usigarana zambuto zera iyo umeze uko urashobora kuwudandaza umeze uko ariko ntuba uzinvye cane cokimwe nuwakuweko ivyo bisishwa.

Intete z'ibiharage zivanze ziri ahantu kumeza yikibaho harimo numuhondo haimwo izera nizirabura zamara yiroza avanze ayera n'ayirabura, ivyo biharage bavyitwa urufuzo aba ari ibiremberwa.

Ivyatsi birebire vyitwa ugwanfu, babimanitse no ku biti kugira ngo vyume, babijishisha inkoko, ibiseke, ibirago, ubutenga n’ibindi bintu vyinshi bitandukanye, kandi ubwo bwatsi burashobora no kwubaka utuzu abantu bashobora kusangiriramwo.

Nikinga ripakiyeko imigiganda yibiharage bakuye mumurima bikiri bitoto bagiye kwanikira canke babitonore imitonore bibohesheje amatopito , kuryo Kinga umuntu aritwaye , ariko aritwara arifashe ntabwo yaryuriyeko.

N'ibiharage biri mu nkoko bifise intete zera vyitwa inyange iyo nkoko iteretse kukirago c'irabura kijishijwe amahobahoba y'irabura y'ibitoke hamwe n'imigozi yayo barashoboye no kukijishisha urwanfu canke iyindi migozi

Intete z'umuceri usyeye neza wera ushanjije ahantu utakiriko udushishwa mukuwuteka ubanza kuraba yuko atamuceri usigaye w'igitogwa ukiriko agashishwa kuko iyo umuntu akariye karabangamye rero babanza kuwutora bagatoramwo n'amabuye hama ukawuronga ukawuteka.

Ni umurima w’ingano zeze, zimaze no kw'umira mu murima. Izo baca bazica, bakazijana, bakazikuramwo izo ntete, hama bakazikoza ico bashaka, ico umurimyi aba yaragambiriye kuzikoza. Ariko akandi kenshi barakunda kuzikoresha mu gushariza ahantu kanaka.

Iyo barimye ibiharage hama bikimbuka bamaze kubisarura ukaronka intete zazo ,usanga zivanze usanga harimwo izirabura harimwo izera harimwo izagahama izumuhondo . Rero iyo ushaka gusubira gutera ushaka uratera izirobanuye kugirango hazoze izumuhondo gusa .Rero uyo mukenyezi yazishaje ariko arazirobanura.

N'ahantu mu murima hari hateye igiharage, bagiye barerekana intambwe kuyindi uko kigenda kirahingugwa mw'ivu, gitangura ar'urutete hama urwo rutete ivu n'umwavu bikagworosha; rukabora; rukameneka; rugatangura gusokorokamwo akantu gaca kavamwo imizi n'umutumba, ca giharage kikaguma kiduga imizi igatera ija hasi igiharage kiduga hejuru.

Ni umukenyezi asanzwe kugira umugambi wo kuhorora intwavu yazubakishirije imbaho kugira ngo zikingirwe imbwa ntizishoboye kuzishikira ngo zizige canke ubuyawe canke ibindi bikoko zoburya, ariko, kandi yagafashije mu mugongo sinzaho agatwaye, ariko yagafasha nonabikorangaho gashobora akomererwa nabbi bagafata matwi.

N'ahantu hari inka bariko barazivura bazitera ishinge, inka iyo bariko barayivura kugira ngo ntitere amanyama canke bashaka kuyiha ikinini bayasamitse bayifata mumazuru ukayaduza ugafata n'inguvu nyinshi ici tekereza.

N'umuntu ariko arakama amata ayakamira mu kantu k'akadobo ariko abarundi bakera amata bayakamira mu cansi kubera inka mu mico y'ikirundi irubashwe cane gose n'ibiyivamwo vyose amasoro inyama zayo ndetse buri kimwe cose ku nka kirubashwe mu mico y'abarundi.

Iy’umwungere aragiye ibitungwa inka, canke impene, canke intama, aba afise inkoni kugira ngo aze araziyoboresha, rimwe na rimwe anazikubita kuko hariho iziba zaganguye, zikaja kona canke zikanka kuja iyo umwungere azijanye.

Nahantu badandariza impene. Iyo ushatse gushora impene urayizana aho hantu, yaba irini yaba intoya, ku mahera ushaka bakayikugurira. Haba hariho umunsi wagenewe kurema kuri iryo soko ry’ivyo bitungwa. Hariyo isoko ry'impene, hariyo isoko ry'inka. Ntiwokwihenda ngo kimwe ukijane mw'isoko ry'ikindi.

Mumihana mitomito yomukirundi, iyo batunze inkoko zindundi zirabasahiriza mukubaha amagi, bakayarya kugira ngo bagire imibiri ikwije inkomezi bakaba bafunguye ibifungurwa vyose bigize imirwi yose. Inzo nkoko rero zirazi ubwenge iyo zivuye gutoragura, kubera batazigaburira munzu cumi na zine zikigera ziba zitashe.

N'inka iri ahantu mu rugogwe rwubakishijwe ibihome bikomeye n'ivyuma, kuko iyo inka bayishize mu rugogwe baba bagira bayivure, canke bayikame, canke bayitere urushinge, canke bayivyaze, iyo rero bimeze uko itari ahantu hakomeye irahabomora, igaseka n'abantu igihe ifise amahembe, asha irabaseka ikabatobora.

N'ahantu hubatswe kijambere hubakishijwe n'ibintu bituma hashuha indani, hariho imiswi myishi bahatungiye iyo miswi kugirango ivuke bafashe amagi bayashira ahantu hashushe hama havamwo iyo miswi. rero baca bayitungira ahantu hashushe kugirango ikure neza kubera ata nkokokazi ziba ngo ziyifuke mumubi yayo.

N inka iri muruhongore iriko irarisha ubwatsi bahiye, hariho nimpene iri imbere yurwo ruhongore. Inka ntizikuja kurisha kumisozi ngo zihahurire nizindi kubera zica zanduzanya inrwara, kandi inka iri muruhongore iregeranya umwavu gusumba iyija kurisha hanze k'umusozi.

N'ahantu mw’ibagiro hamanitse inyama, izo nyama zimanitse kuvyuma, bazimanika guco kugira ngo biboroherere kuzibaga, kuza barazikata. Umuntu aba ajejwe kubaga inyama bamwita umuyangayanga, izo nyama emengo nizingurube canke zishobora kuba ari iz’inka kubera ari zinini.

N'ingurube nini ufise amezi abaganga baje kuyiraba kubera iri mukuvyara, ifise nutubere dutoduto biboneka nyene kwari uturi mu kwonkwa n'ibibuguru, abo bahinga bukuvura ibitungwa bambaye imyambaro yakazi yera.

N'inka ziri ahantu kumisozi hari akuzi kagaburi iyo misozi bazishoyemo kugirango zinwe amazi hari abantu baziragiye bari imusozi baziconze izonka zifise amabara yirabura nayera zirimurizazindi ziturukira ku misozi zitagaburirirwa muruhongore.

Buyoya yarwaje imbwa yiwe, irwaye ikivyimba ayitunze kugirango umucungere umutekano rero yaciye ayijana kubahinga babinonosoye mukuvura imbwa , bariko barayibaga kugirango bakureyo ico kivyimba hama ikire yongere itahe muhira .

N'inka bashize mu rugogwe rudakomeye kubera bariko barayipoma umuti ngo bayivure inyondwe canke n'utundi dukoko twoyibangamira, yaciye isitura ivyo biti ntivyara bishinze neza icicamwo iriyirukira, kandi uwuriko arayipoma ntaco afise aribukore kubera ntiyari yayiziritse.

N'ahantu hamanitse ibitungwa vyabazwe kugira baze barabibaga inyama hama abantu bazitware baje kuziteka bazirye, mukubaga igitungwa baragikurako urushato bakagica ibinono hama munda bakagikuramwo ivyo munda, har'ibice bimwebimwe vyo munda barya nibindi bata.

Ni inka ziri mungogwe zifise amabara y'irabura nayera ziriko zipimwa n'abahinga mukuvura ibitungwa bariko barazivura hariho n'abandi banyene izo nka bari ngaho hafi n'abandi baje kuraba ingene bavura izonka hariho abari hagati m'urugogwe n'abari inyuma yagwo.

Ni umuti uri mugacupa kameneka hamwe nakantu kawukwega iyo bashizemwo amazi muri iyo fu iri muri ako gacupa bakajegeza baca bakwegesha ako kantu gakwega uwo muti gaca batera igitungwa canke ugasanga karimo umuti wamazi bica vyoroha kuwukwega.

N’ ahantu hubakishije imbaho n’ibiti hasakajwe n’amabati. Aho hantu hakunda kuhatungira ibitungwa , barahasakara kugira ngo navyo ntibinyagirwe iyo imvura iguye. Kuko biba bikenewe akayaga kugira ngo navyo biheme.

N'ahantu hari impene nyinshi, izo mpene bashobora kuzihuriza ahantu hamwe igihe izivyara ziba zishaka kwima, bagaca bazizana ahantu hari isuguru kugira ngo bazimishe, inyuma y'amezi makeya ic'igira amezi, hama ikavyara akagazi. Izo zivyara ziba zarinze niko bavyita.

Ni amagi menshi ari ahantu, y'inkoko z'inyamutoyi. Iyo inkoko zayataye barayegeranya bakayashira ahantu. Yamaze kuba menshi baca baza barayadandaza kubantu bayarya bayatetse mu mazi canke bayarya umulete cank bayahinguza mu bindi bintu vyinshi bitandukanye.

N’umuntu atunze ingurube yarayoroye neza iravyibushe cane iryamye ahantu iriko ironsa ibibuguru vyayo n’ivyinshi bifise amabara yera n’ayirabura. ingurube irya ibitandukanye Ivyatsi; irarya n’irya z’abantu ; irarya n’inyama ikintu cose irakirya.

N'ahantu bororeye imiswi yinkoko, ni myinshi. Barayubakiye utuntu iriramwo, nivyuma, nibindi umenga nibi base. Bashiramwo ivyo kurya hama iyo miswi ikariramwo. Ahantu iri hasasijwe ivyatsi vyumye. Hariho numuganda umwe uboheshejwe umugozi. Hariho nagaswi kamwe kari hejuru yuwo muganda.

Inka mukuyikama urayiboha amaguru kugirango ntigutere umugere, rero umutama nkurabanka ariko arayikama inka yiwe, amata ariko ayakamira mukantu kakadobo, hasi hariho ivyatsi kugirango isamare igume irya ivyatsi hama ayikame neza.

Agakwavu mu kukubakira, bubakisha utuyungiro kugira ngo umuco ugashikire. Kandi ugasasirisha ivyatsi kugira ngo ntikagware ibivunja, n'indwara dukunda kurwara kandi iratubangamira. Rero kandi ugashira ahantu kadashobora gushikirwa n'ibiyabu kuko biraturya, canke inzoka n'ibindi bikoko bishobora kukarusha ubushobozi bikakarya.

N'inka zitatu ziriko zirarisha ubwatsi ahantu, ubwo bwatsi bumeze nk'ubwumye , izuba ririko rirarasa ni muci, harimwo inka imwe iri hagati ifise ingoma nini biboneka ko yonsa kandi inkamwa .

N'ikibanza kinini cubakishijwe n'ibiti n'ivyuma, hariho abantu bafise inka mur' ico kibanza, ziboheshejwe n'imigozi; ibiziriko. Aho hantu bakunda kuhazana inkwi baje kuzibangurira canke baje kuzivura, hameze nka hantu hari ubugaragwa nta vyatsi bihari, n'ibiti bihari bigitoshe ni bikeya, ibindi birumye.

Abantu bato bato bafise amikoro make baragerageza kurondera ibintu vy'ibitungwa batunga kugirango bibumbe urugo canke vy'ibirimwa barima. Aba rero batunze inkoko, kubera ata buryo bwinshi bafise ntibazubakira ngo bazigaburirire mu nzu, barazirekura zikaja kwitoragurira. N'impene zirahari ziba ziziritse hanze kugira zirishe ubwatsi.

Udukwavu twera turiko turary' ivyatsi ahantu turi hubakishijwe ubuyungiro, utwo dukoko twitw' inkwavu turaz'ubwenge cane, tuvyar'utwana twinshi mukwezi kumwe tuba tuvyaye kandi no mwijoro tuguma dufungura kandi notwo twana tuvuka turya.

Nahantu ingurube zirara hubatswe kijambere, hubakijwe n'amatafari ahiye n'umusenyi, ahantu zirira bahagabuje ubwuma kugira imwe yose itumbere mukantu kayo, kubera ingurube iriko irarya iba ishaka kwisangiza, izo ngurube ni nyishi harimwo ibikiri nazinini.

Ni ahantu hari umukuku w'intama zifise amabara yera n'ayirabura , nay'inginagina, ziri mu vyatsi. Mu mibereho yazo, zitarekereje ariko abashakashatsi bavuga ko zifise umutwe ukomeye cane kuburyo ziwukubise inka ishobora gupfa. Aho hantu ziri harubatse amazu yubatse kijambere akoreramwo abantu bakurikirana izo ntama.

N'abayangayanga bariko barabaga inyama ahantu mwibagiro. Bayita kumacuniro. Rero izo izo nyama niz'impene canke intama canke ingurube, nta zinka zirimwo kubera yaba ari izi nka zarikuba ari zinini. Rero aba bantu bariko barazibaga baba bafise umupanga ukarishe neza kuburyo inyama bayikurako neza.

N’ahantu bashize impene nyinshi zahaburiye zo mu gace kamwe zizanywe n'abantu batandukanye, zimwe ziboshe mu mazosi, zirirabura izindi zirera, zifise amabara avanze menshi. Bazizana aho hantu kugira ngo bazitere umuti, umuganga wazo azitere umuti haba hariho ingwara yateye muri ico gihe.

Mu mashirahamwe yogutezanya imbere baratanga ibitungwa kumuhana wose igitungwa umuntu aja gutunga hama kikavyara inka akayigarukana mw'ishirahamwe iy’indi agakomeza ayigumanye ikamusahiriza mumirimo yamisi yose.

Ni ahantu hari impene n'intama, intama ziba zifise ubwoya bwinshi, hari bihugu bimwe bimwe vyateye imbere bifata izo ntama bika bikazimwa bigakurako ubwo bwoya bakabukoramwo impuzu kandi ziba zikomeye cane kubera ubwo bwoya.

Muburundi har'inka nzinza z'inyambo zifise amahembe yera ateye igomwe. Mumico y'ikirundi, inka bayigereranya n'umukobwa, iyo baje kumukwa bamwita nk'inka, bamugereranya nk'inka y'inyambo.

Nikigo kijejwe kuvura ibitungwa kiba gifise nimiti yibitungwa kirimwo abantu batatu bambaye impuzu zakazi bajejwe kuvura ibitungwa babinonosoye bavyigiye neza, bambaye impuzu zisa nubururu namapantaro yera

Ni ingurube imwe iriko irakura igeze gutwara amezi iri mukiraro cayo, iri ahantu hasashijwe ibisiyeri biva kumbaho iyo bariko barazibaza n'ibintu vyibisigarira bakurako ku mbaho.

N'ahantu muvyatsi hari udushugwe turiko ducamwo igikoko citwa uruvo ico gikoko kigira amabara menshi bivanye naho kigeze kigenda kirahindagurika kirakomorana kandi iyo kivyaye kica gipfa kigenda kirakuba inda hasi gifise amaguru n'amaboko

Inzoka bita imamba yasohoye ururimi , irirabura hose iri ahantu mw’ivu imeze nk’iyigira irye akantu kagakoko. Irarya abantu canke ibindi bikoko , mu kugenda igenda irikwega hasi . Iyo nzoka ibifise ubumara iyigukomoye ubwo bumara burakujamwo ibifise n’amenyo abiri.

Inyoni iyo ifise akana kayo isize ahantu iragenda ikaguruka ikuja gutoratora intete canke guhiga icozirya hama ikirya ihejeje ikaza izanye izindintete mukanwa ikazanira umwana wayo canke iyindi nyoni isize aho ziba.

Inyoni iriko irubaka icari, cayo ibamwo iragenda ikaguruka ikaja kurondera utwatsi ikaza iradutoza umunwa utundi twatsi ituzana mu maboko hama ikaguruka ikaza ikubaka ca cari cayo ikunda gukoresha imitoto y'ibitoke canke ivyatsi vyitwa inshinge canke ibindi vyatsi vyose biba biri hasi ishobora gutoza umunwa.

N'igikoko kinini citwa inzovu kiba mwishamba ico gikoko; gifise inguvu nyishi, kigira matwi manini ,umunwa muremure n'amahembe muzuru ico gikoko gishobora nogusitura igiti kiri ahantu mwishamba hari ivyatsi n'ibiti.

Umunwa w'imbeba uba uriko ubwanwa burebure busongoye, imbeba iranyaruka cane aho iciye iriruka kandi imbeba irakunze kuba ahantu badandariza ibintu vyibiribwa kuko nayo irabirya, ariko nayo irabangamirwa n'ubuyabu n'ibindi bikoko.

Ni igikoko kiri mu bwoko bw'inkende citwa Inkoto. Gifise ubwoya bwinshi mu maso, ubwirabura n'ubwera. Inkoto zirya nk'abantu: zirarya ivyatsi, zirarya ivyamwa, imihwi, amatunda. Zifata nk'abantu, umwana wayo mu kumuterura, imuterura nk'uko umuntu amuterura n'amaboko. Iratambuka, ifise amaboko n'amaguru.

Ni uduswi turi ahantu mw'ishamba ntituri kumwe na nyina watwo, kandi aho hantu tuba turi haba hageramiwe kubera haba ibikoko vyinshi, hashobora kuba ubugomba bukabutwara, ibica, canke ibisiga, inzoka, imbwa, ibiyabu, n'ibikoko vyinshi usanga birya inyama bikarira uduswi.

Inyoni zimwe zimwe ziba zifise iminwa miremire isongoye kandi ifis'inkomezi, zirashobora kuza ahantu kukiyaga iy'ifi zindagara zaduze iyo nyoni igac'ihita yururuka igafatish'umunwa iyofi hama ikagenda ikayirya.

Imbeba, imbeba zishobora kuba mw'ishamba canke m'unzu z’abantu. Imbeba ziriba cane, zirarya imbuzu, zirarya ibipapuro, zishobora no kurya umuntu iyo aryamye asinziriye zikaza zikamudurukoba ariko akavyumva bukeya kubera irya ihuha. Ifise amaso manini aturumbuye yirabura, ifise n’ubwoya n’amatwi matoya n’agakoko gatoya kagendesha amaguru n’amaboko.

nI ahantu idendo bayishiriye amagi abiri kugirango iyabundikire, rimwe rero ryamaze kuvamwo umuswi waryo, irindi ntirirameneka, uwo muswi widendo aba ari munini uba ufise izosi nubwoya bwinshi, kandi uko igenda irakura niko iba nini.

N'akanyoni gatonya gahaze ahantu ku gashami k'igiti atamababi kagira, iyo nyoni ifise amabara menshi y'inkanga, ayirabura anze n'ayera atakajije hamwe n'ay'ikivuvu. Ku maguru isa n'umuhondo no mu maso irafise akabara gasa n'umuhondo. Inyoni mu kunwa amazi, inwa iraba hejuru.

Ni akanuma keza gahagaze kwibuye riri mu mazi ,ako kanuma gafise amabara atandukanye mu jisho karatukura hariho nahandi hagati kirabura mu jisho gafise amabara yera n'ayirabura ku mababa amaguru ashaka gusa ni roza mwizosi amabara ashaka gusa nurwatsi rutoto nayiroza, inuma mu mibereho yazo zirakunda abantu.

N'akanyoni gasa neza gafise ibara risa n'ubururu gafise igikere mu kanwa kikiri gitoya inyoni rero ziba ahantu mu cari ziriyubakira zubakisha uwo munwa nyene kubera aba ari munini kandi usongoye ziragenda zigatora akatsi kamwe kamwe hama zikubaka zikaba murico cari.

Ni ibikoko biri mubwoko bw'inkende vyitwa imafu biba binini cane bifise ubwoya bw'irabura vyitwara nk'abantu kandi hariho n'indya birya zimeze nkiz'abantu nk'imihwi amapera n'ibindi vyinshi ivyo bikoko bikunze kuba mw'ishamba canke mu bibanza vy'iratiro vyubatswe n'abantu .

N'inzoka nini iziritse, yizinze iri ahantu mwishamba. Ifise amabara yera, nayirabura. Igenda irikwega hasi, ntamaguru ifise, igenda irakwega inda hasi. Iraryana ifise ubumara. Irakomorana, iyo igukomoye ubumara bwayo burakwinjiramwo bugashobora kukugirira nabi. Kandi iriyubura, hari igihe kigera ikikurako urushato hakaza urundi.

Ikinyamasyo n'igikoko gikunze kuba ku musozi canke ahantu hari amazi, kiba kinini cane iyo gikuze. Kiba gifise ikintu ku mugongo gikomeye, mu kugenda kigenda gikuba inda hasi. Iyo hageze ko gita amagi kiragenda kikimba ahantu kikayatayo, hama ageze gukomera akavamo utunyamasyo dutoya tuba twera.

N'ibikoko birebire bifise amazosi maremare, amaguru maremare vyitwa imparage biba bifise amabara asa n'inginangina n'uturongo duciyemwo dusa n'umuhondo, ivyo bikoko bigira umutima mwiza biritonda nivyo birebire mu bikoko bihari.

Ni igikoko kiri mubwoko bw'ibiguruka citwa igihuna gikanura mw'ijoro kandi gikunda gukora mw'ijoro gihagaze kugiti c'isederi mumaso yaryo hariho agace gasa n'umuhondo n'imbonero yirabira ico gihuna kirakunda kuvuga mw'ijoro ngo kiba kiriko kiraburira kibonye abasuma.

Agakoko kitwa Agahungarema, ako k'umurango ntigakunze kuba kaboneka, kaboneka mw'ijoro ngo niho bikunda ko kabona, kagakoresha amaso yako, iyo kariko karagenda ntikaba kabona neza amaso yako ntabona neza, kagenda karavuza uruhwa, abashakashatsi bavuga yuko urwo ruhwa ruca rukubita kukibambasi hama kikagaruka kuriko hama kakumva ati ahahantu sinzakurengana canke ndaza kurengana.

Igikoko Kiri mu bwoko bw'ibiguruka citwa igikona, munda no mu mugongo gifise amabara yera, ku mababa, ku gitsembe no ku mutwe gifise amabara yirabura. ico gikona kirarya amamesa avuye mu bigazi, kiratoragura nibindi bitandukanye, kirarya inyama n'ibindi bitandukanye.